Olona maromaro mipetraka ambony tsihy, misy vilany, vilia ary sotro. Ny misy azy ireo dia afovoan'ny toerana feno zavamaniry miloko maitso.

Zava-maitso iray, maniry anaty tavim-boninkazo miloko mainty. Izany voninkazo izany dia toa miendrika ravinkazo. Akaikina fitaovana maromaro isankarazany.

Hazan-dranomasina iray, mahavariana dia mahavariana izato paoziny satria mbola tsy dia fahita andavanandro. Miloko fotsy, volondavenona ny sary.

Vehivavy iray tsara tarehy tokoa ary anisan'ny mampivoaka ny hakantony ny volony ; izay lava hatreo amin'ny soroka ; miloko mainty sy mena.

Vokatra iray fanosotra miloko mena. Natao anaty boaty boribory misarona. Ahitana ny anarany izay misoratra lehibe, mipetaka eo aminy amin'ny alalan'ny taratasy. Natao izy io mba hikarakaràna ny volo.

sava-mananaina iray manana ny mampiavaka azy no eny amin'ny torapasika manana vatana lehibe izay miendrika boribory izy miloko maintso ranoray ny tongony dia miisa efatra ary maranitra dia maranitra tokoa

Olona maromaro, maneho endrika faly sy mitsiky no mandihy afovoan'ny tokotany. Manao akanjo hiraisana miloko mena sy fotsy ary mainty izy ireo.

Ny boky dia natao fialamboly ihany koa ny famakiana azy, mampisokatra ny saina ary ahafantarana zavatra maro. Manana ny lohateny lehibe izay mampiavaka azy izy izay voaravaka amin'ny sarisary amin'ny loko samihafa.

Vehivavy iray jejo dia jejo tokoa. Olioly ny volony ary manao akanjo lava hatreny an-kitrokely miloko manga sy fotsy izy. Manao famantaranora izay miloko mavo mangirana sy mainty ary manao kiraro avo miloko fotsy.

Sainam-pirenena iray, miloko fotsy, mainty, manga ary mena. Eo afovoany dia ahitana boribory izay miloko manga sy mena.

Zavamaniry iray miendika hafakely, lehibe dia lehibe tokoa ny vatany izay miloko mainty sy volontany. Eo ambony dia ahitana raviny vitsivitsy miloko maitso antitra.

Kojakoja maromaro natokana ho an'ny zazakely toy ny lamba, ny fitaovam-pihinana ary ny hety sy ny maro karazany no arantiranty anaty tranombarotra lehibe iray ho an'ireo olona liana amin'izany.

Ankizy maromaro no milahatra manao aron'ankajo mitovy miloko volotany sy volom-boasary. Maneho endrika faly izy ireo.

Mari-pamantarana iray miloko mainty mavo, fotsy, mainty ary volomboasary ; ahitana soratra izay entina anavahana toerana iray sy ireo kisarisary mandravaka azy toy ny boribory ny zana-tsipika ary ny basy.

Singa iray manome endrika kanto ny olombelona ny volony. Mahazo tombony amin'izany ny vehivavy izay manana volo lava ary miloko mainty, afaka atao amin'ny endriny maro samihafa.

Zava-manan'aina iray manana ny endriny hafakely ny lolo, miloko mainty sy fotsy ary volondavenona izy ary lehibe dia lehibe tokoa ny elany.

Toerana iray ahitana vato avo dia avo izay natokana ho tsidihan'ireo mpivahiny sy mpizahantany. Manodidina azy ireo dia ahitana zavamaniry maitso mavana maniry ihany koa, manome endrika azy.

koja koja-mbehivavy atao amin'ny volo, anatina efa joro vita amin'ny taratasy matevina : miloko mavokely, fotsy ary kisoratsoratra miloko mainty.

Kitapo maromaro isan-karazany. Maroloko dia maroloko tokoa ambonina latabatra kely fotsifotsy, isan-karazany izy ireo, ao ny poaketra, ao ny kitapo babena.

Asa tanana iray mampiavaka ny Malagasy ny fanamboarana haingotrano amin'ny endriny hafa kely toy ny boribory. Miloko fotsy, maitso, mena izay toy ny sainam-pirenena malagasy.

Ny volo dia singa hita eo amin'ny loha mampivoaka ny hatsaran-tarehy ny olombelona, mahazo tombony amin'izany ny vehivavy satria dia manana izany lava ary miloko volondavenona sy mainty.

Anisany ankafiziny ankamaroan'ny olona ny firavaka ; indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafy manokana ny rojo sy ny kavina, vita amin'ny volamena izay ahitana haingo-kaingony toy ny saritsarina madagasikara, hazofijaliana boribory sy ny maro isankarazany.

Lehilahy iray lava ranjanana ary mianjaika. Misalotra ny akanjo toy ny palitao sy pataloha miloko volondavenona izy. Manao lobaka miloko fotsy ary kiraro miloko mainty.

Mari-pamantarana iray miloko fotsy, maintso, ny mainty ary manga tanora. Ahitana soratra sy kisarisary miendrika harona mandravaka azy.

Zava-manan'aina iray mampitahotra sy mampivarahontsana amin'ny endriny izay lavalava somary boribory. Ny tongony dia miisa enina ary maranitra sy lava. Miloko volontany sy fotsy izy.

Tovolahy telo izay mampiseho fa skoto izy ireo, avy nilasy na andeha hilasy; mandeha eny an-dalambe eny ary mampiseho ny fahavononana tokoa.

Vehivavy iray jejo dia jejo tokoa manao akanjo miloko mavokely sy mena izay ahitana kisarisarim-boninkazo miloko manga sy mavo, any anaty toerana natokana ho an'ireo mpivahiny sy mpizahatany izy izay ravahin'ireo hazo isan-karazany.

Karazana fitaovam-pianarana izay miloko sy samy manana ny endriny mampiavaka azy; ny asany dia ilaina ao an-dakilasy entina ampitomboana fahalalàna. Arantiranty anaty tsenam-barotra lehibe iray izy ireo anaty vata fitaratra.

Sakafo voaendy miaraka amin'ny salady no atao ambony lovia bakoly miloko mainty. Eo anilany dia ahitana vilia baolina miloko fotsy ahitana saosy ao anatiny.

Efitrano fampianarana lehibe iray miloko fotsy, izay ahitana kisarisary mandravaka azy, ao ihany koa ireo ankizy maromaro sy mpampianatra iray izay miodidina latabatra manana endrika efajoro.

Ny firavaka dia ankafizin' ny olona maro. Indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafia manokana ny rojo volamena mba hanaingona ny tratrany.

Tanàna lehibe iray, ahitana trano karazany maro amin'ny firafitra sy ny loko samy manana ny azy toy : ny mavokely, ny fotsy, ny volontany ary ny volomboasary ; ny lalana ety ivelany dia voarary amin'ny vato ary andalovan'ireo olona mifamezivezy.

Fitaovana maro isan-karazany, amin'ny endriny sy loko samy manana ny azy ilaina indrindra ao an-tokatrano ao amin'ny fiainana andavanandro. Harantiranty ambony talantalana izy ireo ary mitandahatra anaty tsena lehibe iray mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Sainam-pirenena iray miloko maitso. Ahitana sarisarina kintana sy volana eo afovoany izay miloko maitso tanora, manome endrika miavaka ny saina.

Nosoratana ho firanketan' ny tantara teo amin'ny Malagasy ny boky. Miendrika efajoro izy ary miloko fotsy, mainty ary maitso, izay ahitana kisarisary sy lohateny lehibe.

Fitaovana iray, manana endrika efajoro ary misy kiloadoaka lavalava, miloko mavokely. Natao hampiasaina sy manamora ny fiainana andavan'andro ao an-tokatrano ao.

Mari-pamantarana toerana miisa dimy no mitandahatra manao antanan-tohatra mihantona eo amin'ny trano iray : ao no miloko fotsy sy manga, ao no miloko mena sy fotsy.

Anisan'ny sakafo azo hoanina ary maro mpankafy ny hazan-dranomasina izay be nofony tokoa ary misy akorany miloko volomboasary sy volontany ary mainty.

Fiara maromaro mifanaretsaka eny an-dalam-be eny, ahitana ihany koa ,koadiarandroa maromaro, misy ireo fiara no maka sisiny ary mijanona mihitsy.

Ny boky dia hipetrahan'ireo asa soratra maro nosoratan'ireo andrarezina amin'izany manana endrika efajoro izy izay miloko volotany mainty ary fotsy misy lohateny lehibe mampiavaka azy ary kisarisary

Lehilahy iray manao akanjo kisarisary toy ny palitao miloko volontany, lobaka fotsy ary fehitenda miloko volomboasary misy tsipitsipika miloko mainty, misalotra lamba izay miloko volomboasary sy volontany izy, mitazona fitaovana fanamafisam-peo.

Toeram-pisakafoanana lehibe ahitana ireo karazan-tsakafo isankarazany eo aminy. Manana ny lokom-pamantarana miloko mena, fotsy ary mavo izay eny amin'ny sisin'ny arabe eny ilay trano.

Karazana vokatra maromaro no arantiranty eny ambony talatalana eny, misy ireo ahantona ary misy ireo milahatra mipetraka ambony antalana.

Kilonga maromaro toy ny : lahy sy vavy, somokotra ery mianatra mandiha. Ny vavy dia manao akanjo : mainty sy fotsy ; ny lahy kosa dia manao : manga sy fotsy.

Vokatra maromaro izay natao ao anaty tavoahangy misarona samy manana ny endriny mampiavaka azy ary ny loko samihafa ny tsirairay. Ahitana ny anarany sy ny mombamomba azy mirakitra eo aminy. Natao indrindra izy ireo mba ikarakarana ny endrika amam-bika toy ny hoditra.

Mari-pamantarana iray miloko mainty, fotsy, manga ary volomboasary ; ahitana soratra lehibe izay manamarika ny toerana, eo ihany koa ireo kisarisary mandravaka azy, manana endrika toy ny baolina.

Toeram-pisakafoanana iray kanto dia kanto tokoa, voahaingo amin'ireo asatanana mampiavaka ny Malagasy ary ahitana zava-maniry maitso mavana ao aminy ; ny seza sy ny latabatra dia vita amin'ny hazo ary amin'ny endriny hafakely.

Fitavaom-pianarana amin'ny endriny sy karazany maro, natokana indrindra ampiasaina ao an-dakilasy toy ny penisily hazo maro loko sy ny fitsipika.

Zavamaniry iray manana endrika hafakely. Afaka hohanina ny voanjo. Manana akorany miloko mavo izy ary ny ao anatiny dia ahitana maromaro izay voany miloko mena izay miendrika boribory lavalava.

Trano lehibe iray misy rihana iray andalam-panamboarana, tovolahy telo no misomokotra manamboatra azy eo. Somokotra dia simokotra tokoa satria dia atao izay hampatsara tarehy izany trano izany.

Ny voanio dia zava-maniry azo hoanina, manana endrika toy ny boribory ary voloina miloko volontany, ao anatiny dia ahitana nofony matevina izay miloko fotsy ary misy ranony afaka sotroina ihany koa.

Gazety iray mpivoaka isan'andro, misy lohateny iray lehibe sy ny andinindininy mikasika izany eo ambany. Ahitana kisarisarin'olona maromaro eo aminy.

Vokatra iray nomena endrika ho toy ny fo ary vita amin'ny taratasy matevina, miloko fotsy, mavo mangirana ary mena. Misy voninkazo ihany koa manome endrika kanto azy.

Ny lamba dia tsy misaraka ao an-tokantrano ao, na any amin'ny efitrano fatoriana, na any amin'ny lakozia, na any amin'ny fandraisam-bahiny dia ilana azy avokoa. Miloko fotsy ary misy haingokaingony toy ny voninkazo miloko volontany, fotsy ary manga.

Asa tanana iray mampiavaka ny malagasy ny fanamboarana haingo sy firavaka vita amin'ny rofia sy hazo voasikotra, izay miloko mena, mavo ary maitso.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana seza sy latabatra vita amin'ny hazo sy vy izay miloko volontany sy mainty. Manaingo azy ireo asa tanana vita malagasy vita amin'ny rofia miloko volom-boasary. Eo ihany koa ireo zava-maniry izay anaty tavim-boninkazo vita amin'ny tany manga.

Toeram-pisakafoanana iray : kanto dia kanto tokoa, ravahan'izato haingon-trano vita amin'ny rofia, ahitana latabatra sy seza maromaro ary vilia bakoly sy vera bakoly.

Efi-trano fampianarana izay miloko fotsy sy volondavenona, loko mitsivalana manao antanan-tohatra. Ahitana seza sy dabilio vita amin'ny hazo sy ankizy maromaro, mifandom-bera.

Ny peratra volamena dia hifanoloran'ireo mpivady amin'ny fanamasinana. Hoan'ny tovolahy manokana dia tsy misy haingony fa ny an'ny tovovavy kosa dia ahitana vato sarobidy.

Fiara iray raitra dia raitra ary amin'ilay hika farany, miloko fotsy ranoray ny vatany. Ny jiro manome endrika azy dia miloko mena ary ahitana takela-by manana endrika efajoro misy litera sy isa izay mampiavaka azy.

Sainam-pirenena iray miloko mavo, mena, fotsy, manga antitra, manao an-tanatohatra eo afovoany dia ahitana tsipika mitsangana miloko mena.

Eny amin'ny arabe vita amin'ny rarivato eny dia ahitana fitaovam-pitanterana mifamezivezy, anisan'ny izany ireo fiara raitra dia raitra ary miloko lokan-davenona sy mainty, ao ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka izany miloko mena. Misy ny misafidy manokana ny fiara kodiaran-droa.

Asa tanana iray mampiavaka ny ankamaroany ireo manan-talenta ny fanaovam-tsary, atao amin'ny solaitra kely izany ary hosodoko ny anarany.

Toerana iray mahafinaritra dia mahafinaritra ary mahasarika ny maso ny trano eny amoron-dranomasina eny. Vita amin'ny hazo izy ireo, ary voahodidina zava-maitso, toy ny hazo sy voanio.

Anisany ahitana zava manan'aina ihany kou eny ambony ravina voninkazo eny, izany dia biby lavalava tsy misy tongotra fa mandady, miloko maintso sy volon-tany.

Kojakojam-behivavy amin'ny karazany avy. Hita miparitaka eo ambonina volovolo. Samy manana ny endriny izato izy ary hita fa tena milamina ary tsara tarehy.

Fitaovana iray manamora sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro ao an-tokantrano ao ny vera ; natao indrindra mba hisotroana zava-pisotro.

Lavarangana anaty trano lehibe iray, izay miloko volontany sy fotsy. Ahitana akanjo maromaro mihahy ambony tady eo aminy.

toeray mpivarotana hano masaka iray izay miloko mainty nena ary voty ahitana solaitra lehibe misaharoa eo ivelana izay nisy ireo karazan-tsakafo azohoanina na ao aminy

Vatan-dehilahy maromaro no somokotra eo ampanamboarana tafona trano lehibe iray. Andalam-panamboarana ihany koa io trano lehibe io.

Marim-pamantarana iray miloko mavo sy mainty. hitana soratra lehibe mampiavaka azy eo afovoany. Tsy latsa-danja amin'izany ny kisarisary toy ny sarina takamoa izay manome endrika azy.

Toerana iray ! Ambony tetezana misy fitaovam-pitanterana amin'ny endriny hafakely : miloko volomboasary sy mainty. Eo amban'ny tetezana kosa dia ahitana fasika sy ranobe.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy mafy dia mafy ny lohany ary maranitra mizara telo. Misy fitazomana azy ihany koa izay vita amin'ny plastika miloko mainty sy manga.

Fitaovana iray vita amin'ny fitaratra ary manana endrika toy ny boribory. Misy haingony izay miloko volondavenona sy fotsy izy ary ny asany dia natao fandanjana.

Anisan'ny fitaovam-pitaterana hita eto Madagasikara ihany koa ny sarety izay vita amin'ny hazo mafy dia mafy. Omby miisa roa no mitarika azy mba andeha ary mahazaka entana mavesatra maromaro izy.

Ny volo dia singa iray manome endrika kanto ny olombelona, manana tombony amin'izany ireo vehivavy izay manana volo lava dia lava hatreny amin'ny valahana, miolana ary miloko mavo sy mainty.

Zavamananaina iray matanjaka dia matanjaka ny biby toy ny soavaly, manana tongotra efatra izy ary misy rambony, voloina ary malamalama izay miloko volontany.

Vokatra iray azo avy amin'ny zava-maniry nahodina hanome endrika ho toy ny vovoka ary natao anaty efajoro avy amin'ny taratasy mateviny miloko volontany ahitana ny momba momba azy sy ny anarany miraikitra eo aminy miloko fotsy, volomparasy ary mainty.

Firavaka iray ankafizin'ny ankamaron'ireo olona indrindraindrindra ny vehivavy ny rojo. Miendrika volamena izy ary ahitana ireo kivatovato manome endrika kanto azy.

Trano lehibe iray andalam-panamboarana ary miloko fotsy sy volontany. Ny varavarankely sy varavarambe dia voafefy vy voarary ary miloko mena.

Fitaovana elektronika iray mandeha amin'ny herinaratra, miloko mainty ary ahitana fitaratra kely mandravaka azy. Lavalava izy ary boribory.

Trano maromaro hita mirafidrafitra mihamiakatra manaraka ny havoana, ny tafo sisa ny an'ny sasany no hita ary ny an'ny sasany ny hita ny vatany manontolo ; tsy dia hita tsara ny lokon'izy ireo satria dia maitso sy fotsy ny loko mandrakotra.

Tanora maromaro no mifamezivezy anaty toeram-pianarana iray. Somokotra dia somokotra tokoa izy ireo mibaby izato kitapo feno enta-mavesatra.

Anisany mampiavaka any Madagasikara ny fananany toerana mahafinaritra ny maso sy mahasarika mpizahatany. Anisan'izany ireo rano mikoriana eo amin'ny vatobe ary miloko manopy maitso. Tsy latsa-danja amin'izany ireo zavamaniry isankarazany manodidina azy.

Tanàna lehibe iray ahitana trano maromaro amin'ny endriny sy ny loko isankarazany toy : ny fotsy, ny volontany, ny mena sy ny sisa. Manodidina azy ireo dia ahitana zava-maniry miloko maitso mavana, maniry sy manome endrika ny tanàna.

Eny an-tokotany ahitana vato isankarazany dia misy zava-maniry amin'ny endriny maro ao ireo manana raviny mitapelaka sady lava, ao kosa ireo bitika ary tsy dia hita.

Ny gazety dia fitaovana iray entina hampitana vaovao nisongadina nandritry ny tontolo andro. Manana ny lokom-pahamantarana miloko mainty, fotsy ary manga izy izay nisy ireo lohatenim-baovao maro isankarazany isaky ny sokadiny avy.

Zavamaniry manana ny maha izy azy ary feno singa mahasalama ny voankazo toy ny voaloboka, miendrika boribory somary kely izy ary miloko volomparasy.

Anisan'ny asatanana iray mampiavaka ny Malagasy ny fanaovana sary sikotra. Vita amin'ny vatan-kazo lehibe ary nomena endrika toy ny vehivavy miboridana.

Toerana iray, mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa. Ahitana kivatovato amin'ny halehibeny samy hafa. Misy ny kely ary misy ny lehibe. Manodidina azy dia ahitana zava-maitso, maitso mavana.

Ny vehivavy dia mankafy firavaka izay entina mba hanaingoana ny tratrany, sy ny sofiny. Anisan'izany ny rojo sy ny kavina volamena, izay nomena endrika hafakely toy ny hazo.

Mari-pamantarana iray miloko mainty. Ao anatiny kosa dia ahitana soratra sy kisarisary miloko fotsy sy mavo tanora.

Vokatra iray izay miaro amin'ny tongotra mandeha amin'ny tany ny kiraro. Vita amin'ny hoditra mafy dia mafy izy ary miloko volontany. Natokana ho an'ny lehilahy.

Ny fiara dia anisan'ny fitaovam-pitaterana ankafizin'ny ankamaroan'ny olona. Raitra dia raitra izy ireo, ary amin'ilay hika farany, izay miloko mainty sy fotsy.

Anisan'ny zavamananaina hita eny rehetra eny ny vorona. Manana elatra ahafahany manidina izy ary tongotra miisa roa ahafahany mitsangana.

Toerana iray, ahitana tranom-pianarana lehibe, avo dia avo, misy rihana mizara telo; manodidina azy dia ngazana dia ngazana tokoa; voaravaka ny voninkazo mitsitokotoko sy ireo hazo miloko maitso.

Tovovavy iray tia mihaingo misalotra akanjo toin'ny volombiby, mitondra ny taovolo randrana izay lava dia lava tokoa, misy kavina ihany koa ny sofiny ary hita fa tena tsara tarehy izato totovovavy.

Toerana iray mahafanaritra ny maso ary mampilamina ny saina. Zavamaniry maro toy ny ravinala amorona renirano lehibe. Manome endrika kanto azy ny masoandro mody miloko mavo.

Hani-masaka toy ny atody sy mofo miaraka amin'ny voankazo toy ny zavoka ambony lovia bakoly miloko fotsy, eo anilany dia misy zava-pisotro miloko volontany.

Biby iray manana endrika hafakely izay toy ny boribory miisa telo ny vatany. Manana tongotra miisa enina izay maranidranitra ihany koa izy ary lava dia lava.

Voankazo iray : boribory, maromaro, miloko mainty sy mena midorehitra, ambonina lamba kely miloko maitso.

Zavamananaina iray manana ny mampiavaka azy ny biby anaty rano izay amin'ny vatany lehibe dia lehibe tokoa ary marokoroko miloko mainty sy volontany.

Mahasatrika olona maro ny trano fampiratiana hosodoko isan-karazany. Betsaka dia betsaka ireo sary miantona amin'ny rindrina fotsy.

Ny fanaovana afo kitay dia fomba fandrahoana teo amin'ny Malagasy : asiana biriky maromaro mitsitokotoko ary hataingina eo ny vilany be.

Toerana iray eto Madagasikara natokana hiarovana ireo biby efa ho lany tamingana ny any Tsimbazaza, ahitana karazam-biby toy ny fosa izay manana endrika toy ny alika.

Takela-by iray lehibe dia lehibe tokoa eny antsisin-dalana eny, miendrika efajoro izy ary miloko isankarazany fa ny loko mibahana aminy kosa dia ny volomboasary.

Toerana iray feno trano mirehitra jiro. Hita tokoa fa eny an-tanàn-dehibe eny no misy izany tanàna izany. Manome endrika kanto azy ny masoandro mody.

Boky iray mampiseho dadabe iray manao akanjo mena midorehitra, ny volombavany dia fotsy mangatsakatsaka, eo akaikiny kosa misy tovovavy kely mijery azy ary saka mainty.

Karazan-tsakafo maromaro, ao ny voaendy ary ao ireo nandrahoana toy ny legioma voahodina, toy ny ovy ny karoty ary ny salady no atao ambony lovia lehibe bakoly miloko fotsy, ao kosa ireo ambony lovia miloko volontany sy mena.

Takela-by hita eny amin'ny sisin-dalana eny : manana endrika toy ny efajoro ary misy tongo-by lehibe iray mitazona azy itsangana, miloko mena sy volontany ary mavo, izay misy soratsoratra sy kisarisary entina anehoana dokam-barotra.

Toeram-pivarotana iray ahitana ireo karazana kiraro maromaro izay entina mba hiarovana ny tongotra. Tsy latsan-danja amin'izany ihany koa anefa ireo poketra kely natao ho haingo.

Gazety iray mpivoaka isanandro. Misy lohateny lehibe telo mandrafitra azy. Ao misy tovolahy iray manao akanjo manga sy solomaso, ao misy tovolahy roa mihira sy mitendry ary ao ny tovolahy iray, maneho hatsikana.

Mari-pamantarana iray miloko fotsy sy mavo mangirana, ahitana litera sy soratra lehibe izay manaingo azy. Tsy latsa-danja amin'izany ny kisarisary toy ny boribory sy ny satro-boninahitra.

Vokatra maromaro, anaty tavoahangy sy boaty misarona amin'ny endriny sy loko ary karazany samy hafa. Natao indrindra izy ireo mba hikolokoloana ny volo. Harantiranty ambony talantalana anaty tsena lehibe iray, mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Siny kely iray miloko maitso. Kely dia kely izy ity satria dia voatazona vy kely lavalava misy rano ao anatiny.

Tanàna lehibe iray ahitana olona mifanaretsaka manetsa eny an-tanimbary eny mitaona sy miloloha ireo vary avy notapahina izy ireo ary somokotra dia somokotra ery

Asa tanana iray mampiavaka ny Malagasy ny fanaovana sary sokitra, nomena endrika manokana toy ny fehezanteny iray ary kisarisarina lolo.

Kojakojam-behivavy amin'ny karazany maro samy hafa. Natao indrindra hanaingoina hoho. Maro ireo vehivavy no liana sy tia an'izany.

Ny loko toy ny maitso dia milaza fanantenana ; ny loko toy ny fotsy dia milaza fahadiovana ; ary ny loko toy ny manga dia milaza ny lokon'ny rano, izay mangarahara eny an-dranomasina eny.

Singa iray manome endrika kanto ny olombelona ny volo indrindra indrindra ireo vehivavy izay mahazo tombony bebe kokoa amin'izany satria manana volo lava miloko mainty ary mandrandrana izany amin'ny endriny hafakely.

Toerana iray, miavaka ary voahaingo amin'ny voninkazo miloko fotsy sy maitso ; eo ihany koa ny lamba izay entina mba nomena endrika hafakely miloko fotsy.

Toerana iray natao handraisana lanonana, ahitana seza maromaro mifono lamba fotsy, latabatra boribory mifono lamba mavo ary zavamaniry isankarazany manaingo ny tokotany. Ao ihany koa ireo elo izay miaro amin'ny alokaloka.

Hani-masaka maromaro toy ny vary ; ary ny laoka dia henakisoa ; no atao anaty lovia bakoly miloko fotsy sy ahitana haingokaingony toy ny voninkazo.

Singa iray manome endrika ny vehivavy ny volo. Afaka amboarina araka izay tiana izy io ary amin' ny endriny samihafa. Toy izany ny randrana izay be mpisafidy tokoa.

Lehilahy iray lava ranjanana manao satroka miloko mainty sy mavo izay miendrika kisarisary. Manao ambonina akanjo miloko manga, manao pataloha miloko manga ary kapa miloko fotsy.

Fitaovana iray entina hanamorana ny asa andavanandro ho famotehana ireo vato sy ireo zavatra mafy isankarazany. Vita amin'ny vy lehibe miendrika efajoro izy ary misy tahony vita amin'ny hazo.

Anisan'ny firavaka ankafizin'ny ankamaron''ireo olona tsy mifidy na lehilahy na vehivavy ny peratra, vita amin'ny volamena misy kivatovato manjelatra izay manome endrika azy ho an'ny vehivavy manokana.

Eny andalana eny dia ahitana fitaovam-pitanterana maro mifanaretsaka, ankoatran'ny fiara dia ao ihany koa ireo posy izay manana kodiarandroa ary vita amin'ny hazo ny vatany, mazaka entana maro dia maro ary mavesatra.

Biby iray manam-pahaizana ary manana ny mampiavaka azy na atao sakaizan'ny olombelona ny alika. Manana tongotra efajoro ahafahany mandeha izy ary voloina dia voloina tokoa, miloko fotsy sy mainty.

Ny kiraro dia natao hiarovana ny tongotra eny an-dàlana. Kirarom-behivavy iray miloko volontany ary amin'ny endriny hafakely.

Kojakoja maromaro toy ny atin'akanjom-behivavy no miantokantona ary amidy anaty tsena lehibe iray. Amin'ny loko sy endriny samihafa izy ireo ary mahasarika ny maso tokoa.

Zavamananaina hita anaty natiora ny biby izay miendrika hafakely, misy elany lehibe dia lehibe izy izay miloko manga, maitso ary mainty ; manana tongotra maranitra miisa efatra.

Tovovavy telo maneho endrika faly dia faly tokoa, samy manao akanjo fohy izy ireo. Ny iray dia mijoro sady mitendry gitara.

Ny mofomamy dia namboarina mba hifampizarana ny mamy sy ny tsara ho an'ireo vahiny nasaina tonga avolavy ; miloko fotsy izy ary misy haingony isankarazany amin'ny loko samihafa.

Anisan'ny firavaka tena ankafizin'ny ankamaron'ireo olona tia mihaingo ny firavaka. Ao anatin'izany dia misy ny famataranandro sy ny rojo toy ny volamena.

Kojakoja iray mahasoa ny olona ny menaka voanio, natao anaty boaty vera misarona izy ary misy ny mombamomba azy eo ivelany.

Ny sainam-pirenena no marika fa mahaleo tena ny firenena iray eo amin'izao tontolo izao. Izay miloko mena, fotsy ary manga, izay misy tsipika lehibe miisa roa manome endrika azy.

Ny boky dia natao hampitomboana ny fahalalana ary indrindra ihany koa natao hialana voly. Misy izy ireny no natokana ho an'ny ankizy izay ahitana lohateny lehibe. Kisarisarim-biby manao fehintenda ary soratra manamarika azy.

Trano lehibe iray andalam-panamboarana. Misy rihana iray ary voalalotra ary miloko fotsy. Manoloana azy dia ahitana kodiaran-droa.

Ny boky dia natao ampitomboina ny fahalalana, natao ihany koa ho fialamboly sy fampianarana ny famakiana azy ; misy ny natokana manokana ho an'ireo ankizy izay ahitana kisarisary sy soratra manazava azy.

Ny malagasy dia miavaka tokoa raha eo amin'ny sehatrin'ny asatanana. Vita amin'ny rofia izany izay mamoaka vokatra maromaro toy ny satroka, kitapo ary ireo haingon-trano isankarazany atao ao antokan-trano.

Sary maromaro manamarika ny fahazazana, mbola miloko mainty sy fotsy ny ankamaroany ny sary taloha fa tsy mbola misy karazan-doko manome endrika azy.

Milina lehibe iray izay vita amin'ny vy mafy dia mafy , miloko mainty, ahitana soratsoratra mipetaka eo aminy izay entina hanamariana ny asany sy ny anarany, natao ampiasaina any amin'ny toeram-piasana mila izany izy.

Maro ireo olona no tia firavaka indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafy manokana ny rôjo. Haingon'ireo "kivato" vato mangirana manjelatra ary manome endrika ny tendany sy ny tratrany.

Vokatra maromaro izay atao anaty tavoahangy sy boaty boribory miloko volomboasary sy fotsy. Ahitana ny anarany sy ny mombamomba azy mirakitra eo aminy. Natao indrindra izany mba hikarakarana ny hoditra indrindra indrindra ny ankizy.

Tanora maromaro mitsangana ary miodidina lehilahy iray mipetraka izay manao asatànana toy ny fanaovan-tsary. Zava-dehibe tokoa izy io satria sarotra ny manao azy.

Fiara raitra dia raitra miisa roa, no arantiranty ka mahavariana ny olona maro. Ny iray dia miloko fotsy ary ny jiro dia miloko mena. Ny eo an-kilany kosa dia miloko mavo sy mainty.

Efitrano lehibe iray miloko fotsy manjopiaka ary madio ny rindrina ; ahitana ireo asa tanana izay arantiraty manome endrika hafakely vita amin'ny karazam-by natambatambatra.

Sainam-pirenena iray miloko manga antitra. Ahitana kintana maromaro miloko mavo. Eo afovoany dia misy efajoro miloko mena, fotsy ary manga.

Trano lehibe iray miloko fotsy sy manga. Eo anoloany dia ahitana zavamaniry miloko maitso ary renirano misy lakana.

Toeram-pisakafoanana iray mahasarika ny maso ary miloko maitso, manga ary volondavenona. Ny varavarana lehibe miditra ao aminy dia vita amin'ny fitaratra, ahitana ny mari-pamantarana azy ihany koa eo amboniny izay manana endrika toy ny efajoro misy ny anarany.

Manome endrika kanto ny zaridaina sy ny any anaty natiora any ireo karazana hazo maro samihafa izay manana raviny mitapelaka ary somary lavalava miloko maitso mavana.

Singa iray manome endrika kanto ny tarehin'ny olombelona ny volo. Manana tombony amin'izany ireo vehivavy izay manana volo lava sy miloko mainty ary mandrandrana izany.

Biby iray voloina, maka endrika olona mipetraka, manana tongotra sy tanana ary manana rantsana ihany koa. Mitazona voankazo miloko volomboasary ary mihinana izany.

Ny volo dia singa iray mampivoaka ny hatsaran-tarehan'ny vehivavy, nomena endrika hafakely izany toy ny miolakolana ary miloko mainty.

Ny malagasy monina any amin'ny sisin-tanin'ny Madagasikara dia manana ny firafi-trano miavaka. Toy izany ireo vita amin'ny hazo ary vita amin'ny zavamaniry nohamainina ny tafo.

Trano lehibe iray an-dalam-panamboarana, nolalorina simenitra mbola mando ary voaravaka vý manana endrika toy ny efajoro maromaro. Ahitana olona miisa telo izay somokotra dia somokotra tokoa manamboatra izany ary manao fanamiana natokana ho amin'izany izy ireo.

Maro ireo zava-maniry no hita any anaty natiora. Ao ireo manana raviny mitapelaka sy ngeza; ary ao kosa ireo somary kelikely toy ny lavalava sy boribory. Miloko maitso mavana daholo izy ireo.

Trano hazo anankiroa miorina eny ambonin'ny tora-pasika, voafefina hazo mitsatotsatoka, eo akaikin'izany kosa dia misy kilonga telo variana dia variana milalao.

Tranobe iray miendrika fiangonana, manana tilikambo telozoro lehibe dia lehibe tokoa miloko mena ary fotsy. Ahitana hazofijaliana miloko mena ihany koa.

Anisan'ny zavamaniry hita eny amorontsiraka eny ny voanio. Hazo lava dia lava izy ary eo amin'ny tendrony dia misampatsampana ary misy raviny lavalava lehibe.

Vokatra iray izay manana endrika toy ny rano ary madio mangatsakatsaka, natao anaty tavoahangy kely misarona miloko mainty sy fotsy. Natao indrindra izy io mba hikaraka rana ny hoditra.

Toerana iray misy jiro, haingon'ireto tavoahangy miloko maitso efa tsy misy na inona na inona intsony ao anatiny. Ao ihany koa ireo vera lava tongotra mampisy haingo izany toerana izany.

Anisan'ny mampiavaka ny malagasy ny endrikin'ny trano izay voalalotra tanimanga ary ny tafo dia vita amin'ny bozaka maina. Misy lavarangana lehibe izay voafefy hazo ihany koa izy.

Kojakoja maro isankarazany toy ny fitaovam-pianarana amin'ny endriny sy lokony maro toy ny maitso, ny mavo, ny mavokely, ny manga ary ny fotsy izay natokana hampiasaina any an-dakilasy. Ao ihany koa anefa ny mampiasa izany any amin'ny toeram-piasany.

Zavamaniry iray eny an-jaridaina eny. Manana raviny lehibe mitapelaka amin'ny loko maitso. Misy voany ihany koa izy izay miloko fotsy ary boribory lavalava.

Voninkazo iray miloko maitso sy mavo, ny manga. Maro dia maro izy ireo, aman-jatony tsy voaisa, izany dia voankazo azo ho hanina tsara.

Voankazo be otrik'aina ary mahasalama ny zavoka. Miendrika boribory lavalava izy, marokoroko ny hodiny ary miloko maitso ; ny ao anatiny kosa dia miloko mavo sy maitso ary misy voany.

Kojakojam-behivavy natao indrindra ikolokoloana ny endrika amam-bika. Natao anatina tavoahangy lehibe iray misarona izy ; ary amin'ny loko isankarazany toy : ny mavo, ny maitso, ny fotsy, ary ny mavokely.

Firavaka iray anisan'ny mahasarika ny tovovavy maro ny fehitanana, vita amin'ny volafotsy ary amin'ny endriny samihafa isan-karazany araka izay tiana mihitsy.

Ny biby dia zava-manana aina manaingo ny natiora ary miaina eny rehetra eny : misy ireo manana endrika hafa kely izay boribory ny lohany ary manana tongotra efatra izay voloina dia voloina tokoa, miloko fotsy sy volontany ary mainty.

Voninkazo manana raviny lehibe toy ny felatanana miloko maitso sy mena ary maitso sy fotsy, hafa kely ny poziny satria dia miendrika ravin-kazo ihany ilay voninkazo.

Olona maromaro no variana dia variana tokoa, anaty efitrano lehibe iray fampiratiana sary. Asa tanana iray izay mampiavaka ny olona ny fanaovan-tsary ka arantiranty eo amin'ny rindrina mba hisarika ireo mpijery.

Ny boky dia natao hampihiratra ny saina, mampitombo fahalalàna ary ihany koa fialamboly ny famakiana azy. Miendrika efa-joro izy ary miloko sy amin'ny lohateny isan-karazany mampiavaka azy.

Vehivavy efatra, mitandahatra manao akanjo fotsy mitovy. Ny iray eo amin'ny sisiny dia mitondra poketra miloko mainty , ary manao satroka miloko fotsy.

Tanàna iray ahitana trano karazany maro, amin'ny endriny sy ny firafitrany samy manana ny azy : misy ny manana rihana roa ary ao kosa ireo iva. Mandravaka izany ny avana izay hita eny amin'ny lanitra, amin'ny lokony isan-karazany.

Ahitana takela-by manana endrika efajoro ary misy tongo-by mafy dia mafy eny amin'ny sisin-dalana eny. Ahitana soratra lehibe sy kisarisary amin'ny lokony isan-karazany eo aminy, entina hanehoana dokam-barotra.

Gazety iray mpivoaka isan'andro, manana ny lokom-pamantarana miloko fotsy, mainty ary manga. Ahitana ireo karazana lohatenim-baovao samihafa, ahitana ihany koa dokam-barotra eo ambaniny.

Toerana iray eny ankalamanjana eny, voahodidina zava-maniry toy ny bozaka sy ny hazo ahitana fampirantiana sary sy soratra maromaro ary mahaliana ireo tanora.

Trano iray andalam-panamboarana voalalotra simenitra ary miloko volondavenina. Ny varavarankely sy varavarambe dia voaravaka vy izay mafy dia mafy.

Fitaovana iray maran_doha, misy lohany anakiroa afaka handavahana ary misy tahony hazo. Izany lohany izany dia vita amin'ny vy ary dia mafy dia mafy tokoa.

Ny voankazo dia ahitana ireo singa maro isankarazany mahasalama ny olombelona. Tsara ny mihinana izany isan'andro anisan'izany ny akondro, ny paoma, ny voasary izay manana ny lokony mampiavaka azy ny tsirairay.

Sary sokitra lehibe, nomena endrika toy ny biby vita amin'ny vato. Natao izy io mba ho haingon-trano ao an-tokatrano ao. Arantiranty ary amidy anaty tsena lehibe iray.

Kojakoja maro isan-karazany anaty efajoro miloko sy misy soratra samihafa. Natao anaty talantalana anaty tsena lehibe iray mba hisarija ny mason'ireo mpividy.

Zava-pisotra amin'ny karazana sy endriny maro no mirantiranty ambony talantalana anaty tsena lehibe iray. Amin'ny lokony mainty, maitso, manga, fotsy, mavo ary ireo loko isan-karazany.

Fitaovana iray tsy maintsy hita any amin'ny toeram-piasana mila izany ny milina, izay vita amin'ny vy ary miloko manga ary fotsy izay hita fa efa somary antitra.

Legioma maromaro izay samy manana ny karazany sy ny loko mampiavaka azy, natao anaty koveta lehibe manana endrika toy ny efa-joro izy ireo ary arantiranty anaty tsenam-barotra lehibe iray.

Trano fivarotana iray ahitana ny marim-pamantarana azy miraikitra eo aminy, manana endrika toy ny efajoro ary miloko mena sy fotsy izay ahitana soratra lehibe izay mampiavaka ny toerana ; ahitana kisarisary toy ny akoho ihany koa eo aminy.

ny boky dia nosoratan'ireo olona manan-talenta sy andrarezina amin'izany entina ampitana fahalalàna sy fahaizana fa indrindra ihany koa natao fialamboly ny famakiana azy samy manana ny mampiavaka azy izy ireo anisan'izany ny lohateny lehibe

Eny amin'ny sisin'arabe eny dia ahitana fiara maromaro miantsona, toy izany ireo fiara karetsaka izay miloko mavo sy mainty.

Trano iray lehibe misy rihana roa ; miloko mavo sy mena ary fotsy. Ny varavarakely sy ny varavarambe dia miloko fotsy ary voaravaka fitaratra.

Tovolahy telo faly dia faly tokoa, maneho izato tsiky. Mampiseho ny fandreseny teo amin'ny resaka baolina. Manao akanjo mitovy, miloko mavo.

Vehivavy sy lehilahy mandeha mifanarakaraka eny an-dàlambe eny. Ilay lehilahy manao ambonina akanjo miloko fotsy sy manga, ny patalohany kosa dia miloko mavo ary manao kapa mainty. Ilay vehivavy manaraka azy avy ato afara dia manao akanjo miloko mavo sy mainty.

Ny voankazo dia ahitana singa maro isan-karazany mahasalama ny vatan'ny olombelona, ary ilaina ny fihinanana izany isanandro. Manana endrika toy ny boribory izay miloko mavo izy ary raha zaraina roa dia hahitana ny nofony miloko volomboasary.

Takelaka iray lehibe izay manana endrika toy ny efajoro ahitana soratra sy kisarisary, entina mba hanehoana dokam-barotra toeram-pivarotana finday.

Fiangonana lehibe iray izay miloko fotsy ; izay misy ny anarana mampiavaka azy misoratra mivandravandra be eo aminy ; miloko maitso, mena ary manga.

Fanafody maromaro natao anaty tavoahangy midarona sy baoritra manana endrika toy ny efa joro amin'ny karazany sy ny anarany samy manana ny azy. Arantiranty ambony talantalana lehibe manao antanatohatra izy ireo anaty toeram-barotra iray.

Marim-pamantarana iray miloko fotsy, mainty ary volomboasary. Ahitana soratra lehibe amin'ny endriny hafakely eo afovoany izay entina anehoana ny mahasamihafa azy amin'ireo toerana hafa.

Zava-mananaina iray manana ny mampiavaka azy ny biby izay manana vatana miendrika borobory ary ny tongony dia miisa enina sy maranitra miloko fotsy ary volontany izy.

Toerana iray ahitana ireo milina goavana dia goavana natao hanamboarana trano anaty toerana lehibe tsy misy n'inona n'inona fa tany misy fotaka.

Fitaovana iray vita amin'ny vy mafy dia mafy ary matevina, manana endrika toy ny penina izay lavalava ary natao ampiasaina any amin'ny toeram-piasana mila izany.

Gazety iray mivoaka isanandro izay amin'ny vidiny diman-jato ariary monja. Manana ny lokom-pamantarana miloko fotsy, maitso ary mainty. Natao hialana voly izany izay ahitana kisarisary sy soratra manome aina azy.

Kojakojam-behivavy maro karazana amin'ny endriny sy ny loko samy manana ny azy, ao ireo anaty efajoro vita amin'ny taratasy matevina ary ao kosa ireo anaty tavoahangy misarona, harantiranty anaty vata fitaratra lehibe izay eny an-tsena eny izy ireo.

Aisan'ny fitaovam-pitanterana any ambanivohitra any ny sarety, izay tarihin'ny omby miisa roa. Vita amin'ny hazo mafy dia mafy izy ary miloko maitso sy fotsy. Mahavita mitondra enta-mavesatra maromaro izany.

Vehivavy iray tsara tarehy, maneho endrika faly izy. Hatreo amin'ny sorony ny volony izay malama, manao firavaka toy ny rojo sy kavina volamena. Ny akanjony dia miloko maitso mavokely ary manga izay miendrika kisarisary.

Vatan-dehilahy maromaro somokotra maka ireo entana mbola ilaina sy izay mbola azo avotana anaty trano iray nirodana.

Eny amin'ny arabe eny dia ahitana olona maromaro miandry ireo fitaovam-pitanterana toin'ny fiara fitanteram-bahoaka izay miloko maintso sy mavo mazaka olona ampolony izany.

Lehilahy maneho endrika faly. Efa somary fotsy ny volony . Manao solomaso, miakanjo palitao miloko manga antitra, lobaka fotsy ary fehitenda miloko mena.

Trano lehibe iray mbola an-dàlam-panamboarana, misy rihana roa ary milalotra miloko volondavenona, ireo varavarankely dia voaravaka fitaratra ary miloko fotsy, ny varavarambe dia vita amin'ny vy.

Mari-pamantarana iray miloko mainty, volomboasary, maitso ary mena. Ahitana kisarisary anaty efajoro eo afovoany ary misy soratra lehibe manome endrika azy.

Anisany gazety iray mpivoaka isan'andro ny gazety Taratra, ahitana ireo songadim-baovao nandritran'ny tontolo andro, ahitana ihany koa dokam-barotra eo amin'ny sisiny ambany.

Singa manome endrika kanto ny olombelona ny volo ; indrindra ny vehivavy izay misafidy ny karazam-bolo randrana amin'ny endriny samy hafa izy io ary lava dia lava izay miloko volontany sy mainty.

Ny biby dia zava-manan'aina iray manana ny mampiavaka azy. Amin'ny endriny maro samihafa izy ireo, ao ny manana tongotra lava dia lava ary maranitra.

toera-pitsakafoanana iray voahaingo ary lafatra dia lafatra tokoa hahitana iroa ny vera mirantyranty manome endrika ny toerana hahitana ihany koa olona roa miasa ao anatin'ny ho toerana io

Karazan-tsakafo maromaro ambony latabatra vita amin'ny hazo, tsy latsa-danja amin'izany ny zava-pisotro izay miloko volontany ary misy raotrany miloko fotsy.

Marim-pamantarana toerana karazany maro amin'ny halehibeny samihafa no hita eny an-tsisin-dalana eny. Miantona eo amin'ny trano izy ireo ary mampahafantatra toerana izay misy azy.

Trano lehibe iray vita amin'ny biriky tsy milalotra, misy rihana iray, ny varavarankely sy varavarambe dia vita amin'ny hazo ary ny tafo dia fanitso vy efa somary ntaolo.

Marim-pahamantarana orinasa iray. Izany dia entina anehoana ny mampiavaka ny orinasa iray tsy itovizany amin'ny orinasa hafa.

Fitaovana anisan'ny ilaina ao an_tokantrano ao indrindra indrindra any an_dakozia ny lovia baolina lehibe vita amin'ny plastika. Amin'ny lokony sy endriny mitovy izay miloko manga, fotsy ary volondavenina izany.

Gazety iray mpivoaka isan'andro : miloko mainty sy fotsy, ahitana lohatenim-baovao sy ny andindininy mikasika izany eo ambany. Misy ihany koa ny kisarisarin'olona izay natao fanehoana.

Ny boky dia natao hampihiratra ny saina, hampitombo ny fahalalàna ary ihany koa natao fampianarana. Misy izy ireo no natokana ho an'ny ankizy izay ahitana kisarisary manome endrika azy. Misy lohateny lehibe ihany koa izay amin'ny loko isan-karazany.

Zavamananaina iray manana ny mampiavaka azy ny biby toy ny kisoa dia. Manana tongotra efatra ahafahany mandeha izy ary voloina dia voloina tokoa miloko volondavenona sy mainty.

Any anaty ranomasimbe any dia ahitana zavamananaina manana endrika hafakely. Toy izany ireo trondro izay manana vatana marokoroko, ary molotra lehibe ; miloko fotsy sy volontany ary maitso.

Akora maromaro voahodina miloko mena anaty boaty misarona miloko maitso no arantiranty ambony talantalana anaty tsena lehibe iray mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Vehivavy maromaro mijoro, misalotra ambonin'akanjo sy zipo ; manao satroka ny telo, izy ireo dia mijoro ao am-piangonana.

Zavamananaina iray manana ny mampiavaka azy ny biby, mipetaka amin'ny zavamaniry. Miloko mainty sy volomboasary ny vatany ary manana tongotra miisa valo izy ary maranitra.

Anisany zava-manan'aina matanjaka dia matanjaka tokoa ny biby toy ny soavaly, izay manana tongotra efatra afahany mamindra, voloina izy ary misy volo lava dia lava eo amin'ny hatony sy ny rambony, miloko fotsy sy mainty.

Trano lehibe iray voalalotra ary miloko mavokely sy mavo ny varavarankely dia voaaro amin'ny vy maromaro, izay niloko volondavenony.

Toerana iray mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa, ahitana trano maro isan-karazany amin'ny endriny samihafa, ahitana fiangonana iray lehibe ihany koa, voahodidina zava-maniry miloko maitso mavana izy ireo ary tanim-bary lehibe.

Fiangonana iray avo dia avo tokoa ary goavana. Vita tamin'ny sivy amby dimampolo sy valonjato sy arivo izy ary miloko mavo sy fotsy. Ny varavarambe miditra ao aminy dia lehibe ary vita amin'ny hazo.

Zava-mananaina manana ny mampiavaka azy, ary natao ho naman'ny olona ny saka, izay miloko mainty ranoray ny vatany. Misy sofina, maso, vava sy orona ary volombava, voloina izy.

Marim-pamantarana iray miloko mainty, maitso ary fotsy. Ahitana soratra lehibe eo afovoany izay manome endrika azy.

Tovolahy maromaro milalao baolina kitra anaty toerana iray lehibe voatokana amin'izany. Manao akanjo amin'ny loko isankarazany toy ny manga, ny fotsy, ny mainty ary ny mena.

Gazety iray mpivoaka isan'andro, manana ny loko mpamantarana izay miloko manga, mainty ary fotsy. Ahitana ireo songadim-baovao nanamarika ny tontolo andro. Eo ambany dia misy dokam-barotra.

Fitaovana elektronika mandeha amin'ny herinaratra, miloko mainty sy volondavenona. Misy vy mandrakotra azy mba hiaro azy. Natao indrindra izy io mba hanamora ny fiainana ao an-tokantrano ao, ampangotrahana rano.

Anisan'ny fitaovana elektronika mandeha amin'ny herinaratra, ilaina amin'ny andavanandro ao an-tokatrano ao ny vata fampangatsiahana izay manana endrika toy ny efajoro lehibe ary avo dia avo miloko mainty, volondavenona ary maitso.

Ny malagasy dia nanana ny taotrano mampiavaka azy izay voarary amin'ny biriky sy tafo fanitso. Ahitana lavarangana ihany koa izay voafefy vỳ ary miloko fotsy. Ny varavarankely dia vita amin'ny hazo.

Efitrano lehibe iray izay atao toeram-pisakafoanana. Ravahan'ny seza sy latabatra izay vita amin'ny hazo ; eo ihany koa ny asa tanana malagasy, vita amin'ny tady, manome endrika ny toerana sy manaingo azy.

Zava-mananaina manana ny mampiavaka azy ny biby eo amin'izao tontolo izao .Hita eny rehetra eny izy ary amin'ny endriny hafakely .Manana tongotra efatra ahafahany mandeha ary voloina dia voloina miloko mainty sy volontany ary fotsy.

Zavamananaina iray manana ny mampiavaka azy eo amin'ny lafiny endrika amam-bika ny biby ; izay manana vatana marokoroko be ary tongotra miisa efatra ahafahany mitsangana.

Fitaovana maromaro vita amin'ny vy mafy dia mafy ary matevina. Manana lelany maranitra ary misampantsampana. Misy fitazomana azy ihany koa anefa, izay vita amin'ny hazo lavalava. Natao mba hiasana eny an-tanety eny izy ireo, any amin'ny toerana voatokana amin'izany.

Ny famakiana boky dia fialamboly iray ankafizin'ny ankamaroan'ireo olona. Miendrika efajoro izy ary miloko mainty, ahitana soratra miloko mena sy fotsy izay lohateny lehibe mikasika azy. Tsy adino amin'izany ireo kisarisary, toy ny maso mandravaka azy.

Takelaby miendrika efajoro, miraikitra amin'ny trano lehibe iray. Miloko mainty sy mavo ary fotsy ary misy soratra sy kisarisary manamarika azy. Natao indrindra izy io mba ho dokam-barotra.

Ny boky dia natao am-mpisokatra ny saina ary mampitombo fahalalàna sy natao fampianarana ny famakiana azy, miendrika efajoro izy, miloko manga, maitso, fotsy ary volomparasy, izay ahitana soratra sy kisarisary mandravaka azy.

Toeram-pitsaboina lehibe manara-penitra ary raitra dia raitra, ahitana ny marim-pamantarana azy izay soratra lehibe, misy jiro manazava eo ivelany.

Fitaovana iray, vita amin'ny vy matevina sy mafy. Natao indrindra izy io mba hiasàna any amin'ny toeram-piasàna voatokana amin'izany.

Vokatra iray anaty boaty misarona miloko fotsy, mena, maitso ary mainty. Natao indrindra izy io mba hikarakarana ny volo ary napetraka eny amoron-dranomasina eny.

Mari-pamantarana iray miloko mainty sy mavo, ahitana soratra lehibe eo afovoany izay manome endrika azy ary kanto dia kanto tokoa ka mahasarika ny maso.

Ny firavaka dia kojakoja iray ankafizin'ny ankamaroan'ireo olona indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafia manokana ny kavina izay vita amin'ny rofia sy kivatovato mampiavaka ny Malagasy.

Toerana fatoriana iray, misy fandriana miisa roa samihafa : ny fandriana iray dia misy rihana fa ny iray kosa dia tsy misy.

Kojakoja maromaro ilaina amin'ny fiainana andavanandro ao an-tokatrano ao, no atao anaty sobika lehibe maromaro ary arantiranty eny an-dalana eny mba ho amidy.

Fitaovana maromaro ilaina ao an-tokatrano ao, indrindra indrindra ilaina amin'ny toeram-pidiovana sy toeram-pivoahana no arantiranty amin'ny talantalana eny an-tsena eny.

Trano iray goavana dia goavana tokoa ary misy rihana miisa telo. Kanto dia kanto izy, izay miloko mavo sy mena. Ny lavarangana lehibe dia voafefy amin'ny vy matevina sy mafy.

Singa iray manantsara ny endrik'ireo vehivavy ny volony. Amin'ny endriny maro izy ireo toy izany ny miolakolana hatreny amin'ny fotony ka hatramin'ny taohany.

Mari-pamantarana iray, miloko : mavo, volomboasary, mena ary volomparasy. Ahitana soratra lehibe eo afovoany izay entina mba hampiavaka toerana iray. Ahitana kisarisary ihany koa toy ny vatan'olona.

Ny sainampirenena dia mampiavaka ny firenena iray eo amin'izao tontolo izao, izay miloko mena fotsy ary mainty, mitsivalana manao antanantohatra.

Ny sainam-pirenena dia anisan'ny mampiavaka ny firenena iray. Miloko manga ary fotsy ahitana kisarisarina kitana miisa dimy eo afovoany manome endrika azy.

trano lehibe iray misy rihana maromaro, kanto dia kanto tokoa ny endriny ,ny varavaram-be sy ny varavaran-kely dia voaaron'ny vy lehibe dia lehibe miloko mainty

Zavamaniry iray avo dia avo satria lehibe tokoa izy raha oharina amin'ireo zava-maitso manodidina azy. Maranitra sy lavalava ny raviny tsirairay ary misy voany maromaro milatsaka izay miloko mena.

Trano lehibe iray miloko fotsy sy volontany. Misy takela-by manana endrika toy ny efajoro miraikitra eo aminy. Ahitana kisarisary toy ny sarin'olona maromaro sy soratra izay maneho ny mampiavaka azy eo aminy.

Famantarana iray ho an'ny mpanety volo miloko mena, fotsy, mainty. Anisan'ny afaka tao afisy eny an-dalambe eny satria dia izay mitsy no tanjona anamboarana azy.

Vehivavy iray misalotra akanjo fotsy ranoray, akanjo mahasarika ny maso satria dia voarakotra tanteraka ny vatany, manao firavaka volamena maromaro eo amin'ny tenda, ny sofina ary ny tanana.

Ny volo dia anisan'ny singa iray manome endrika ny tovovavy. Samy manana ny karazam-bolony ny tsirairay : ao ny manana taovolo tsotra miloko mena sy mainty.

Tovolahy maromaro faly dia faly tokoa ny endriny. Misalotra akanjo mena ary mihosom-bovoka, hita amin'izato paoziny fa avy nilalao baolina izy ireo.

Vakoka iray anisany dia tena sarobidy indrindra teo amin'ny malagasy ny sary sokitra, ary ireo harona kely vita amin'ny rofia. Izany dia entina mba hampitombo ny kolontsaina ary anehoana ny kolontsaintsika Malagasy.

Kojakoja maro isankarazany ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireo toeram-piasana mampiasa izany. Arantiranty ambony vata fitaratra lehibe izy ireo ary amidy any anaty tsenam-barotra iray.

Zava-pisotro iray ilainy ankamaroan'ireo olona amin'ny fiainany andavanandro : ny ronono anaty boaty, arantiranty eny an-tsena eny izy, ambony talantalana.

Toerana iray ahitàna vato lehibe sady avo. Ao ihany koa ireo zava-maniry miloko maitso mandrakotra ny tanàna. Misy rano mikorina hatreny ankitrokely, afaka andehanana tsara.

Fiangonana lehibe iray izay miloko fotsy sy volomboasary. Ahitana tilikambo avo dia avo ary manana endrika toy ny efajoro. Voaravaka an'ireo vy maro samihafa manome endrika azy.

Sarina biby iray miloko maity, ny sofony dia lehibe mitapelaka, ny orony dia lavalava, ary manana tongotra efatra izy.

Anisan'ny asatanana iray mampiavaka ny Malagasy ny fanamboarana haingo trano vita amin'ny rofia ; toy izany ireo famantaran'ora izay miloko fotsy, volontany ary mavo.

Takela iray lehibe miendrika efa-joro, mampahafantatra toerana iray azo tsidihina. Misy lohateny lehibe eo aminy, izay miloko mavo, volontany ary maitso.

Karazan-tsakafo toy ny tsakotsako natao odim-bavony, anaty efajoro vita amin'ny plastika amin'ny endriny isan-karazany samy manana ny azy ; arantiranty anaty tranombarotra lehibe iray mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Fitaovana elektrônika mandeha amin'ny herinaratra maromaro mipetraka ambony baoritra matevina. Natao indrindra izy ireo mba hanamora ny fiainana andavanandro indrindra indrindra ao amin'ny lakozia.

Sainam-pirenena iray miloko fotsy. Ao anatiny dia ahitana boribory mifampidimpiditra miloko manga, mavo, mainty, maitso ary mena.

Asa tanana mampiavaka ny malagasy ary ilana talenta mari-potitra ny fanaovana sary sikotra. Natao ho haingo trano ao an-tokatrano ao izany izay vita amin'ny hazo ary nomena endrika toy ny biby toy ny soavaly.

Toerana iray ambony lavarangana lehibe ana trano : kanto dia kanto tokoa, voaravaka ana seza sy latabatra miloko mainty sy fotsy ary elo lehibe miisa telo. Manome endrika kanto azy ireo zavamaniry izay miloko maitso.

Mari-pamantarana iray miloko mena, fotsy ary mainty. Ahitana soratra lehibe eo aminy izay entina hampihavahana toerana iray. Ao ihany koa ny kisarisary izay manome endrika azy toy ny sarin'olombelona.

Gazety iray mpivoaka isan'andro, amin'ny vidiny enin-jato ariary; mitondra ny lokom-pamantarana miloko fotsy, maitso ary manga; ahitana ireo lohatenim-baovao nisongadina nandritra ny tontolo andro.

Anisan'ny asa tanana iray mampiavaka ny Malagasy ny fanamboarana vokatra vita amin'ny sary sokitra toy izany ireo haingotrano ny famantaranora ary ny fitaratra vita amin'ny hazo.

Peta-drindrina maromaro amin'ny lokony fotsy, maitso, mena ary mavo, ahitana soratra lehibe sy kisarisary. Natao indrindra izy io mba anehoana dokam-barotra izay apetaka amin'ny rindrina lehibe iray.

Vokatra iray azo avy amin'ny akora fototra voafantina toy ny akondro. Notetitetehina madinidinika izany nomena endrika toy ny boribory ary nendasina ka natambatra anaty harona plastika manana endrika toy ny efajoro.

Ny malagasy dia miavaka tokoa eo amin'ny fanamboarana haingo sy vokatra vita amin'ny tanana. Natao amin'ny rofia sy ireo karazana vatovato izany, izay atao firavaka toy ny fehitenda, ny fehitanana ary ny kavina.

Anisan'ny sakafo mahasarika olona maro toy ny kilonga, ny tanora ary ny olon-dehibe ny voamadilo sy ny lasary. Ny voamadilo dia misy irony sira miloko mena. Eo afovoany kosa dia ahitana koveta vỳ misy lasary.

Vatan-dehilahy maromaro no mipetraka mitan-dahatra ambony tohatrana trano lehibe iray. Ao aorian'izy ireo dia ahitana toeram-pisakafoanana izay miloko fotsy sy mainty.

Zavamananaina iray, mipetraka anaty ranomasina any dia biby lehibe malamalama ny hodiny ary miloko mainty. Misy sofina sy maso ary vava somary lavalava ary misy volombava.

Ny sainam-pirenena dia mampiavaka ny firenena iray eo amin'izao tontolo izao, miloko manga sy fotsy izay misy tsipika lehibe miisa roa eo afovoany.

Voamaina maromaro miendrika boribory, somary kely ary miloko mavo sy mainty. Anaty gony lehibe miloko fotsy.

Sakafon-tsaina tena ilain'ny atidoha ny boky. Manana ny lohateny maro isan-karazany izy ireo ary samy misafidy izay tandrify sy mahafinaritra azy avy.

Milina lehibe iray goavana dia goavana, vita amin'ny vy manontolo ny vatany, anatina toeram-piasana voatokana amin'izany no misy azy.

Fitaovana iray ilaina dia ilaina ao an-tokantrano ao ny zinga. Boribory lavalava izy, afaka itoeran'ny rano. Misy tahony ihany koa itazomana azy.

zava-manan'aina iray manana ny mampiavaka azy hita eny amin'ny tontolo manodidina eny; manana vatana amin'ny endrika toy ny boribory izy ary tongotra lava-dia lava sy maranitra mihisa valo, miloko mavo sy volontany

Eny amin'ny sisin-dalana eny dia ahitana mpivarotra karazany maro, toy ny mpivarotra voanjo anaty sobika kely ambony latabatra miisa telo.

Anisan'ny haingo iray ankafizin'ny ankamaroan'ireo olona ny famantaranora izay apetraka eo amin'ny tanana. Miloko mavo manjelatra toy ny volamena izy.

Fitaovana iray vita amin'ny vỳ matevina sy mafy ny fatana izay amin'ny endriny hafakely sy maoderina. Natao hanamorana ny fiainana andavanandro indrindra indrindra amin'ny fandrahoana sakafo izany.

Ankizy maromaro manao fanamiana mitovy miloko manga antitra mipetraka ambon'ny latabatra sy dabilio anaty toeram-pianarana iray miloko volondavenina sy mavo.

Anisany asa-tànana iray manana ny mampiavaka azy ny fanaovana sary, vita amin'ny karazana pensily hazo miloko samihafa izany izay maneho toy ny sarina biby toy ny akoholahy amin'ny loko samihafa.

Ny volo dia singa hita eo amin'ny loha izay afaka homena endriny hafa kely toy ny randrana mandady izay lava dia lava ary miloko mainty.

Biby iray anisan'ny ankafizin'ny ankamaroan'ny olona ny amboa. Miloko mavo sy mainty izy misy sofina sy maso ary ny vavany kosa dia lavalava.

Ny sainam-pirenena no mampiavaka firenena iray. Miloko mena ary misy tsipitsipika miloko fotsy sy manga, misy kisarisary masoandro sy vorona miloko mavo eo afovoany.

Fitaovana maromaro mandeha amin'ny herinaratra, natao hanamorana ny fiainana andavanandro ao an-tokatrano ao. Amin'ny loko sy endriny isankarazany, arantiranty ambony talantalana, anaty tranombarotra lehibe iray izy ireo, mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Mari-pamantarana tsena lehibe iray miendrika efajoro ary mipetaka amin'ny trano, misy soratra lehibe izay miloko manga fotsy ary mena.

Eny amin'ny arabe iny dia ahitana fitaovam-pitanterana maromaro, anisany izany ny fiara raitra dia raitra, ary tsimataho-dàlana miloko volon-davenina. Ao iany koa ny nisafidy manokana ny kodiaran-droa izay vohizina tongotra, ary vita amin'ny vy mafy dia mafy.

Fivarotana iray eny an-tsisin-dàlana eny ahitana harona maromaro isan-karazany miantona eo amin'ny tamboho iray lehibe.

Ny boky dia natao hampihiratra ny saina, mampitombo ny fahalalàna ary indrindra ho fialamboly ny famakiana azy. Miendrika efajoro izy ary samy manana ny halehibeny. Ahitana lohateny lehibe sy kisarisary manamarika azy.

Biby iray mipetraka ambony felana zava-maniry miloko maitso. Manana elatra izy, miloko volontany. Ny vatany dia miloko mainty sy mavo ary manana tongotra enina maranitra dia maranitra.

Toerana iray natao hisakafoanana. Manome endrika izany ireo latabatra sy seza vita amin'ny hazo hafakely. Voahaingo tsara amin'ny kijirojiro mahafinaritra. Ahitana zava-maitso ihany koa manome endrika ny toerana.

Gazety iray mivoaka isan'andro manana ny lokom-pamantarana miloko mainty, fotsy ary manga, ahitana ireo lohatenim-baovao isakin'ny sokajiny avy nanamarika ny tontolo andro ; eo amin'ny sisiny ambany pejy kosa dia ahitana dokam-barotra maro samihafa.

Vokatra maromaro avy amin'ny sakafo ahodina no anaty harona plastika miendrika efajoro miloko fotsy sy volomboasary. Mitandahatra ambony talantalana anaty tsena lehibe iray izy ireo mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Fiara kodiaran'efatra anankitelo. Ny roa dia eo andalam-panamboarana. Tovolahy maromaro no somokotra manamboatra azy roa eo. Ny iray kosa izay miloko mena erỳ ivelany.

Anisany manome endrika kanto ny ao an-tokantrano ao ny sary hosodoko mihantona eo amin'ny rindrina ; eo ihany koa ireo zavamaniry maitso mavana anaty tavim-boninkazo vita amin'ny vato. Tsy latsa-danja amin'izany ny seza sy ny latabatra amin'ny endriny hafa kely.

Anisan'ny fitaovam-pitaterana mahazaka entana mavesatra sy maro ny posy, izay vita amin'ny hazo ary misy kodiarana roa. Hita eny amin'ny sisin-dalana eny izy ary hifamezivezen'ny olona maro manoloana azy.

Fanampin-tsiron-tsakafo amin'ny endriny sy loko isan-karazany anaty sobika no mipetraka mitandahatra ambony latabatra, manao antanan-tohatra. Ao ireo miloko maitso, mena ary fotsy.

Sakafon-tsaina iray tena ilainy atidoha ny boky, maro karazana izy ireo ary misy ny boky natokana ho an'ny ankizy manokana.

Takela-by iray lehibe dia lehibe tokoa eny antsisin-dalana eny ; miloko amin'ny loko karazany maro izy ary ahitana kisoratsoratra sy kisarisary isankarazany.

Marim-pamantarana iray miloko volondavenona. Misy kisarisary sy soratra izay miloko volomboasary, mainty ary manga antitra manome endrika azy.

Eny an-dalana eny dia ahitana tanora maromaro toy ny lehilahy sy ny vehivavy. Samy mibaby kitapo sy milanja kitapo kely avokoa izy ireo, sahirana ary manao tsara joro miandry fiara fitateram-bahoaka.

Vehivavy iray mianjaika ary jejo dia jejo tokoa mandeha eny an-dalana eny. Manao akanjo ambony ambany izay miloko mainty fotsy ary mena antitra izy. Ao ihany koa ny poketra izay vingitiny izay miloko mainty ary kapa miloko mena.

Hani-masaka voahendy miisa efatra, miendrika lavalava, natao ambony lovia bakoly miloko fotsy. Arantiranty anaty vata fitaratra eny an-tsisin'arabe eny mba hisarika ireo mpividy.

Eny an-dalana eny ihany koa dia ahitana mpivarotra maromaro izay mamelatra ny entam-barotrany ambony latabatra lehibe. Anisan'izany ireo kapa izay kojakoja ilaina amin'ny andavanandro hiarovana ny tongotra.

Ny boky dia natao hampitombona fahalalàna sy fahaizana, nentina ihany koa mba hanovozam-pahalalàna ny famakiana azy. Samy manana ny lohateny lehibe mampiavaka azy ny tsirairay sy ny kisarisary mandrakotra azy.

Filoham-pirenena tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo, nitondra an'i Madagasikara, i Hery Rajaonarimampianina. Lehilahy mainty volo, manao solomaso ; ary misalotra palitao miloko mainty, lobaka fotsy, ary fehitenda miloko manga, izay misy kisarisarina voninkazo miloko mena.

Karazan-tsakafo azo avy amin'ny akora fototra voahodina izay manana endrika hafakely, manana tsiro mamy ary natao ambony lovia bakoly manana endrika efajoro miloko fotsy.

Firavaka iray ankafizin'ny ankamaroan'ireo olona ny fehin-tanana vita amin'ny volamena. Kanto dia kanto tokoa izy ireo ary amin'ny endriny hafakely.

Kojakojam-behivavy amidy eny an-tsisin-dàlana eny, toy ny fihogo amin'ny endriny maro samihafa ambonina lamba mavomavo misy kisarisary menamena.

Marim-pamantarana iray miloko fotsy , mavo , ary mena. Ahitana soratra lehibe mampiavaka ny toerana iray. Misy kisarisary toy ny olona sy fitaovam-pihinanana ihany koa eo aminy.

Takela-by manana endrika efajoro izay misy tongo-by mafy dia mafy mitazona azy hitsangana. Miloko fotsy, mena ary mavo izay ahitana mari-pahamantarana orinasa iray.

Ny gazety " Taitra Maraina " dia mivoaka isan'andro amin'ny vidiny dimanjato ariary, manana ny lokom-pamantarana miloko mainty, manga ary fotsy izy, ahitana ireo lohatenim-baovao isaky ny sokajiny avy nanamarika ny tontolo andro.

Tovolahy miisa efatra, tsara joro ary manao akanjo mitovy miloko volontany ary fehitenda miloko mena sy fotsy no mitandahatra anaty toerana feno zava-maitso maniry.

Kojakojam-behivavy maro karazany amin'ny lokony sy ny endriny samy manana ny azy. Arantiranty ambony latabatra lehibe manao antanan-tohatra eny amin'ny sisin-dalana eny izy ireo.

Gazety iray mpivoaka isan'andro ! Manana ny famantarana miloko mavokely, maitso ary fotsy. Ahitana lohatenim-baovao lehibe miloko mena sy mainty ary ireo kisarisary manome endrika ny gazety.

Vehivavy iray manao satroka rofia, manao ambonin'akanjo miloko fotsy, maitso ary mavo izay miendrika kisarisary, mitondra kitapo miloko mavokely ary harona plastika miloko mainty.

Lehilahy iray lava ranjanana maneho endrika faly. Manao akanjo mitovy ambony ambany, izay misy kisarisary miloko mainty, fotsy ary maitso izy.

Vokatra iray manana endrika hafakely toy ny fo ny savony izay natao ikolokoloana ny endrika amam-bika. Miloko mavo izy ary lehibe.

Fivarotana hani-masaka hita eny amin'ny sisin-dalambe eny. Ahitana ireo karazan-tsakafo maro samihafa toy ny vary, ny kimofomofo ao ny mamy, ao ny masira.

Takela-by miendrika efajoro, lehibe dia lehibe tokoa no hita eny amin'ny sisin-dalana eny. Ahitana soratra lehibe sy kisarisary manome endrika azy amin'ny loko samihafa ; natao indrindra izy io mba hanehoana dokam-barotra.

Tanora maromaro anaty efitrano fampianarana iray lehibe mipetraka ambony seza sy latabatra izay vita amin'ny hazo izy ireo, ary somokotra dia somokotra tokoa manoratra eo amin'ny taratasy fotsy amin'ny pensilihazo.

Vokatra iray ilaina ao an-tokatrano ao indrindra indrindra any amin'ny toera-pidiovana. Izany dia anaty tavoangy kely misarona miloko fotsy natao hanadiovana nify.

Toeram-pisakafoanana iray, ahitana karazana latabatra sy seza. Eo amin'ny rindrina dia ahitana peta-drindrina amin'ny kisarisary samihafa, manaingo ny toerana.

Zavamaniry hita eny an-jaridaina ary hita any anaty natiora. Manana raviny lehibe mitapelaka ary miloko maitso mavana, ahitana voany ihany koa izay legioma azo hohanina, manana endrika toy ny boribory.

Eny an-dalana eny dia ahitana fitaovam-pitaterana isan-karazany. Toy izany ny kodiarandroa amin'ny endriny samihafa izay miloko manga sy mainty ary mena. Tsy latsa-danja amin'izany ireo fiarakaretsaka izay miloko mavo sy mainty.

Zavamananaina iray manana ny mampiavaka azy ny gidro. Miendrika toy ny olombelona manana tongotra sy tanana ary vatana izy saingy kosa voloina ary miloko volontany.

Gazety iray mpivoaka isan'andro ny gazety "Taratra" izay manana ny lokom-pamantarana miloko fotsy sy mena, ahitana ireo lohatenim-baovao isankarazany isaky ny sokajiny avy nanamarika ny tontolo andro.

Ny legioma dia sakafo mahasalama ny vatana ary ilaina ny mihinana izany isan'andro, toy ny : tsaramaso, ny tongolo, ny voatabia ary ireo maro isan-karazany tsy voatanisa ; amin'ny lokony sy endriny samy manana ny azy sy ny mampiavaka azy.

Tovolahy maromaro fikambanana anaty fiangonana iray ary manao fanamiana mitovy izay miloko volontany ; any anaty natiora any izy ireo ary milasy.

Toerana izay mahafinaritra ny maso ary mampilamina ny saina. Natao hialana voly sy hisakafoanana izay ahitana latabatra sy seza vita amin'ny hazo. Manodidina azy dia ahitana zavamaniry miloko maitso sy volomboasary.

Zava-mananaina manana ny mampiavaka azy ny biby toy ny vorondolo miloko mavo, mainty ary volontany izy izay manana elatra lehibe dia lehibe.

Vehivavy iray mianjaika ary jejo dia jejo tokoa. Manao ambonin'akanjo miloko fotsy, zipo manasa-dranjo izay miloko manga antitra ary kiraro miloko fotsy. Mivimbina poketra kely miloko mainty ihany koa izy

Ny boky dia natao hialana voly, mampitombo ihany koa ny fahalalàna ary manitatra ny saina. Miendrika efa joro izy ary ahitana kisarisary sy lohateny manamarika azy.

Olona roa, miakanjo fotsy, manga, mena no mandeha eny amin'ny lalana vita amin'ny rarivato. Ny manodidina azy ireo dia misy trano lehibe mijoro.

Trano iray, avo dia avo dia avo tokoa ary mandravaka ny rindrina ireo fitaratra maro dia maro. Ny varavarambe fidirana ao aminy dia miloko fotsy.

Gazety iray natokana ho an'ireo vehivavy, manana ny lokom-pamantarana miloko mavokely, fotsy manga ary ny maitso. Ahitana ireo lohateny mahasoa sy natokana indrindra ho an'ny tovovavy.

Zavamananaina iray miavaka ny voromahery manana elatra lehibe miisa roa izy, tongotra roa ary manana hoho maranitra dia maranitra, ny masony dia masika ary ny vavany dia maranitra ihany koa, miloko mainty sy fotsy ny volony.

Toerana iray anaty haizina kanefa dia mbola hita fa kanto dia kanto tokoa ahitana zava-maintso maro isan-karazany

Toerana iray mahafinaritra ny maso ary milamina eny amin'ny tokontany eny, izay ahitana zava-maniry isan-karazany toy ny hazo sy ny bozaka ary ireo maro samihafa. Miloko maitso mavana ary manome endrika ny eny ivelany.

finga iray manendrika ny tarehin'ny olombelona ny volo ;mahazo tombony lehibe kokoa amin'izany ireo vehivavy izay manana volo lava ka mandrandrana izany

Ny voankazo dia zavamaniry anisan'ny azo hoanina ary mahasalama ny olombelona. Ahitana ireo singa maro isankarazany mitondra voka-tsoa eo amin'ny fahasalamana izany. Anisan'izany ny manga izay manana endrika toy ny boribory ary miloko mavo.

Eny anelakelan-trano eny dia hita mitangorongorona. Misalahy, miasa ny olona ,somokotra ery izato ankizy mitazona baolina, ao ireo andeha hanasa lamba, ao ireo mandeha tsotra fotsiny.

Ny voankazo dia zavamaniry mitondra voka-tsoa eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Mila ho hanina isanandro izany, anisan'izany ny manga izay manana endrika toy ny boribory ary miloko mavo sy maitso.

Gazety mpivoaka isanandro ny "Taitra maraina". Ny loko famantarana azy dia ny manga tanora, ny fotsy ary ny mainty. Mampiseho ireo songadim-baovao mandritra ny tontolo andro izy.

Misy karazany ireo patsa. Ao ny patsa be, patsa fotsy, patsa mena, ny vilo ary ny vilo kely. Eto dia ireo karazana patsa hita any an-tsena no apoitra amintsika.

Anisan'ny manome endrika ny any anaty natiora any ireo karazam-borona. Anisan'izany ireo manana volo miloko manga ranoray ary kanto dia kanto tokoa.

Trano lehibe ary kanto dia kanto tokoa. Voaravaka biriky somary kely miloko mainty. Ny varavarankely sy ny varavarambe dia vita amin'ny fitaratra ary voaaro amin'ny vy mafy dia mafy miloko mainty sy fotsy.

Peta-drindrina maro, miloko fotsy sy mainty, izay manana endrika toy ny efajoro vita amin'ny taratasy fotsy, ahitana ireo soratra isankarazany mampiavaka ny tsirairay.

Lehilahy iray maneho endrika faly dia faly tokoa. Manao solomaso ary misalotra palitao miloko manga, lobaka miloko fotsy ary fehitenda miloko mena. Manao famantaran'ora ihany koa izy ary misy sary toy ny sainam-pirenena malagasy eo amin'ny tratrany.

Vokatra maromaro miendrika toy ny rano miloko volomboasary, mavo ary volontany manompy mainty anaty tavoahangy misy sarony miloko fotsy.

Vehivavy iray mandeha eny an-dàlana eny. Mibaby zaza amin'ny lamba kisarisary miloko fotsy sy volontany. Manao akanjo lava hatreny hakitrokely izay misy kisarisary ihany koa ; miloko fotsy, mainty ary manga. Manao kapa miloko mena.

Vokatra maromaro anaty boaty sy tavoahangy kely misarona miloko fotsy ahitana kisarisary sy soratra miloko mena, volontany ary mainty. Natao indrindra izy ireo mba hikolokoloina ny endrika amam-bika.

Haingo iray ankafizin'ny ankamaroan'ireo tovovavy ny poketra, amin'ny endriny sy halehibeny isan-karazany izy ireo, ao no miloko volomparasy, ao no miloko volontany.

Takela-by iray, eny an-tsisin-dàlana eny, misy tongony telo mitazona azy. Ahitana soratra sy kisarisary amin'ny endriny maro, natao indrindra ho dokambarotra izy.

Efitrano fampianarana lehibe ahitana biriky voarary, ao ihany koa ireo varavarana izay miloko volontany, ny kijirojiro manana endrika toy ny lavalava no manome hazavana ny efitrano.

Lalana iray vita amin'ny rarivato. Ery amin'ny sisiny dia feno kodiarana efatra mifantsona mifanao aloha sy ariana, lavalava manaraka an'iny tamboha iny. Amin'ny sisiny kosa feno trano lehibe.

Kojakojam-behivavy, natao indrindra hikarakaràna ny vatana, vita amin'ny raozy. Anatina tavoahangy kely plastika izay miloko mavokely. Eo ivelany dia ahitana sora-tsoratra mombamomba izany vokatra izany.

Vokatra maromaro anaty efa-joro vita amin'ny taratasy. Ao ireo vita amin'ny harona plastika. Miloko sy manana endrika isan-karazany izy ireo. Natao indrindra ho sakafon'ireo biby toy ny alika.

Anisan'ny sakafo iray ifampizarana ao anatin'ny hafaliana sy fahasoavana ny mofomamy. Miloko mena sy fotsy izy ary ravahan'ireo voankazo karazany maro.

Olona maromaro mifanaretsaka eny an-dalambe eny, ao ireo mandeha tongotra tsotra ao kosa ireo mitarika posy, sahirana tokoa mitaona izato enta-mavesatra maro dia maro.

Anisan'ny gazety iray mpivoaka isan'andro natokana ho an'ireo vehivavy ny jejo. Ahitana lohatenim-baovao isankarazany sy dokam-barotra maro samihafa ; natokana indrindra ho an'ny vehivavy.

Ny voly dia singa iray hita eny amin'ny loha amin'ny vatan'olombelona, manome endrika kanto ny tarehy izy io. Mahazo tombony amin'izany ireo vehivavy izay manana volo lava sy miloko mainty ka manome endrika hafakely izany.

Ny firavaka dia haingo atao eny amin'ny vatana. Ary maro ireo olona mankafy azy ; indrindra indrindra ny vehivavy izay liana amin'ny rojo sy kavina amin'ny endrin'ny hafakely, izay vita amin'ny volamena.

Ny boky dia natao ampitomboana ny fahalalana. Mampisokatra ny saina ary indrindra ihany koa ho fialamboly ny famakiana azy. Miendrika efajoro izy ireo amin'ny loko sy lohateny lehibe maro samihafa.

Zavamaniry mitondra vokatsoa eo amin'ny vatan'ny olombelona ny voankazo, toy ny zavoka. Manana endrika boribory izay marokoroko, ny hodiny miloko maitso ; ny nofony ao anatiny kosa dia miloko mavo, ary ny voany lehibe dia miloko volontany.

Trano lehibe iray miendrika fiangonana, manaingo azy ireo endrika hazofijaliana eo amin'ny varavarankely, misy tilikambo toy ny lavarangana.

Haingo maro isan-karazany toy ny lamba sy poketra no harantiranty sy hahantona eny an-tsena eny mba hisarika ny maso ny mpividy, amin'ny loko isan-karazany izy ireo.

Tovovavy roa niakanjo volontany jejo dia jejo tokoa, manao kiraro fotsy ary ahitana zavamaniry maitso ao aoriany.

Fitaovana sy kojakoja amidy eny an-tsena. Misy ny elektirônika, misy ny elektrika. Arantiranty sy varotana eny amin'ny sisin-dalana ary anaty trano.

Ny gazety dia fitaovana iray fampitana vaovao an-tsoratra ary mivoaka isan'andro. Manana ny lokom-pamantarana miloko mena, mainty ary fotsy. Ahitana ireo lohatenim-baovao nisongadina nandritra ny tontolo andro.

Toerana iray mahafinaritra dia mahafinaritra, ahitana ireo zava-maitso maro isan-karazany. Misy ihany koa ny vatovato izay mandrakotra ny lalambe izay andehanan'ireo olona.

Fiangonana iray goavana dia goavana tokoa, miloko fotsy, volondavenona ary mena. Ahitana hazo maromaro mitsatoka eo amin'ny tilikambo avo dia avo.

Fitaovana maromaro, vita amin'ny vy matevina izay mafy dia mafy ary ampiasaina any amin'ny toeram-piasana mila izany izy ireo. Misy tahony afaka hitazomana azy izay vita amin'y plastika ary miloko mainty sy mena.

Efitrano lehibe iray misy zava-maniry anaty rano izay anatina tavim-boninkazo vita amin'ny vera. Ny varavarankely dia voaravaka fitaratra ary voaaro amin'ny vy mafy dia mafy miloko volontany.

Marim-pamantarana iray miloko fotsy : ahitana eninjoro miloko volomparasy izay manome endrika litera iray lehibe eo afovoany manaingo azy.

Anisan'ny zava-mananaina, manana endrika miavaka ny biby toy ny vorona. Manana elatra ahafahany manidina izy ary tongotra roa ahafahany mitsangana. Miloko fotsy, volontany ary mena ny vatany. Mankafy manokana mipetra ka eny amin'ny voninkazo.

Anisan'ny singa iray amin'ny vatan'ny olombelona manome endrika ny tovovavy ny volo. Afaka atao amin'ny endriny maro samihafa sy loko isan-karazany toy ny mavo sy ny volontany izany.

Tanàna lehibe iray ahitana trano gasy mitsitokantokana eny tsy antsefatsefany eny. Mandravaka azy ireo karazana zavamaniry izay miloko maitso mavana manome endrika ny tanàna.

Takela-by iray lehibe manana endrika efajoro ary goavana dia goavana tokoa eny amin'ny sisin-dàlana eny, ahitana soratsoratra sy kisarisary izay manome endrika azy ; natao hanehoana dokam-barotra toerana iray.

Asa tanana iray, mampiavaka ny malagasy ny fanaovana hosodoko. Ahitana kisarisary izay mampiavaka an'i Madagasikara toy ny sarety ny omby ary ny trano gasy eo aminy.

Karazan-tsakafo maro dia maro amin'ny endriny samihafa no hita milahatra anaty vilia lehibe vita amin'ny vỳ.

Takelaby iray miendrika efajoro ary misy tongony vy miisa roa mitazona azy. Avo dia avo izy ary miloko mavo, mena ary maitso, sy ahitana kisarisary isan-karazany eo aminy. Natao indrindra izy io mba hanehoana dokam-barotra.

Ny tao-zavatra vita Malagasy, vita amin'ny rofia dia mampiseho ny maha Malagasy tokoa izay afaka atao Voandalana. Mirantiranty eny amoron-dàlana izy io, afaka isafidianana tsara.

Karazana vokatra maromaro vao notazana toy : ny zavoka, ny voasary makirana ary ireo karazan'ny maro samy hafa. rarantiranty eny an-dalana eny ,atao ambonin'ny gony lehibe izy ireo mba amidy.

Mari-pamantarana iray miloko fotsy, volontany ary mavokely. Ahitana soratra lehibe eo avy afovoany izay entina mba hampiavaka toerana iray.

Marim-pamantarana toerana iray miloko fotsy, eo afovoany dia ahitana soratra lehibe manome endrika azy izay miloko mavo ary volomparasy.

Toeram-pianarana iray ahitana tanora maromaro ao ireo mipetraka amin'ny seza ary ao ireo amin'ny tany. Somokotra dia somokotra tokoa izy ireo manamboatra vokatra iray vita amin'ny rofia.

Lehilahy iray hentitra dia hentitra tokoa, efa nahazo taona satria dia sola ny lohany ary manao solomaso izy, misalotra ny akanjo toy ny palitao miloko mainty, lobaka miloko fotsy ary fehi-tenda mainty.

Fitaovam-pianarana maromaro toy ny fanipihana, ilaina indrindra any an-dakilasy, natao anaty efa-joro, misarona vita amin'ny taratasy izay misy soratra sy kisarisary manamarika sy mampahafantatra azy.

Gazety iray mpivoaka isan'andro : ahitana lohatenim-baovao lehibe sy ny andinindininy mahakasika izany eo ambany, ahitana sarin'olona eo aminy.

Maro ireo karazana fitaovam-pitanterana. Anisany izany ny fiaramanidina izay lehibe dia lehibe tokoa ary mazaka olona amanjatony. Miloko fotsy sy mainty izy, izay ahitana soratra lehibe mampiavaka azy miloko maitso eo aminy.

Fitaovana maromaro vita amin'ny vy izay matevina sy mafy ary maranitra dia maranitra tokoa. Matsoko ny lohany ary ampiasaina eny an-jaridaina na eny an-tanimbary eny izy.

Tovolahy iray, tsara tsanganana, mitodika miankavia. Kanto dia kanto tokoa izato paoziny misalotra akanjo ambony ambany miloko maitso, mainty ary kisarisary, manao solomaso, famantaranora ary kiraro mainty.

Anisan'ny fitaovam-pitaterana hita any amin'ny tanàn-dehibe ny fiarakaretsaka. Miloko mavo sy mainty izy ary lafo dia lafo ny saran-dalana andehanana amin'izany.

Ny boky dia hitoeran'ireo asa soratra mitondra fampianarana sy mampitombo fahalalana. Samy manana ny lohateny lehibe mampiavaka azy izy ireo, ravahan'ny kisarisary. Harantiranty anaty vata fitaratra lehibe izay manao antanan-tohatra ary misarika ny mason'ireo mpitsidika.

Eny an-jaridaina eny no ahitana zava-maniry izay manome endrika kanto ny tanàna. Manana raviny somary boribory lavalava mitapelaka ary miloko maitso. Ao ihany koa ny voninkazo izay miloko fotsy ranoray.

Gazety iray mivoaka isan'andro izay manana ny lokom-pamantarana miloko fotsy sy mena, ahitana ireo lohatenim-baovao sy ny andinindininy mikasika izany. Eo aminy eo ihany koa ireo sary izay entina handravahana ny pejy.

Zavamaniry somary iva misy tahony kely misampantsampana. Ny raviny dia mitapela ka miloko maitso, misy voany maitso antsoina hoe : sakay.

Zazakely iray miakanjo manga, mamahana mofomamy Ramatoa iray manao akanjo manga salamahogo.

Efitrano lehibe iray miloko fotsy manjopiaka ny rindrina, izay ahitana tanora maromaro mipetraka ambony seza sy dabilio. Manoloana azy ireo dia ahitana takela lehibe iray misy soratsoratra ary ihany koa fanamafisam-peo.

Zava-manan'aina iray manana endrika mampivarahontsana ny voay. Marokoroko ny vatany manontolo izay miloko volondavenina. Masika dia masika izy ary lehibe ny vavany, afaka omby zavatra lehibe.

Ny sainam-pirenena dia mampiavaka ny firenena iray eo amin'izao tontolo izao. Miloko fotsy sy mainty izay mitsivalana manao an-tànan-tohatra. Eo afovoany dia ahitana kisarisary miloko mavo, toy ny : kintana sy sabatra.

Efitrano fampianarana lehibe izay ahitana olona maromaro mipetraka ambony seza sy latabatra. Manoloana azy ireo dia ahitana solosaina sy fitaovana moderina entina ho fampitana fahalalàna.

Mari-pamantarana iray miloko mainty sy fotsy. Ahitana kisoratsoratra lehibe eo aminy izay entina anavahana toerana iray mivaky hoe : andao hisotro kafe. Eo ihany koa ny kisarisary izay manana endrika toy ny efajoro mandravaka azy.

Fitaovana "elekitirônika" maromaro izay samy manana ny mampiavaka azy eo amin'ny lafiny endrika sy ny loko. Arantiranty anaty tsenam-barotra lehibe iray izy ireo mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Ahitana fomba fanehoana dokambarotra amin'ny endriny hafakely eny amin'ny sisin-dalana eny. Toy izany ireo takela-by izay manana endrika toy ny efajoro ary goavana dia goavana tokoa, miloko manga sy fotsy ; izay misy soratra lehibe mampiavaka azy sy ny mombamomba azy ; ahitana ihany koa sarisarina olona.

Vokatra maromaro: anaty tavoahangy sy boaty misarona miloko, sy endriny samy hafa; natao indrindra izy io mba hikarakarana sy hanasana ny volo.

Takelaby manana endrika efa-joro ary misy tongobe iray. Ahitana sary sy soratsoratra eo aminy izay miloko volontany, mavo, fotsy ary mena. Natao indrindra izy io mba anehoana dokam-barotra.

Karazam-panafody iray : anaty efajoro vita amin'ny taratasy matevina, miloko mainty volomboasary ary fotsy, ahitana kisoratsoratra sy kisarisary manamarika azy.

Singa iray manome endrika kanto ny olombelona ny volo. Mahazo tombony amin'izany ireo vehivavy izay manana volo lava sy miloko mainty ary manome endrika izany isankarazany toy ny randrana.

Zava-maniry iray lehibe izay miloko volomboasary sy maitso. Lavalava izy ary voankazo azo hohanina. Misy ravinkazo miloko maitso ihany koa manodidina azy.

Mari-pamantarana orinasa iray miloko fotsy, ireo kisorasoratra sy haingokaingo ao anatiny dia miloko volomboasary ary mainty, ahitana zana-tsipika efatra miloko volomboasary.

Kodiaran-droa maromaro amin'ny endriny sy loko isan-karazany toy ny manga, ny mena ary ny mainty sy ny sisa no mitandahatra eny amin'ny sisin'arabe eny.

Fitaovana iray izay manana endrika toy ny boribory lavalava ary lehibe, izay miloko mainty. Natao mba hampiasaina ao an-tokantrano ao izany eo amin'ny sehatry ny fanadiovana rano sotroina.

Ny firenena manana sainam-pirenena dia maneho fa mahaleo tena izy. Izay miloko volomboasary, fotsy ary maitso ; izay mitsipitsipika mitsangana.

Ny Malagasy dia manana ny kilalao hialany voly toy izany ny katro izay misy kivatovato amin'ny karazany maro.

Fitaovam-pianarana maromaro, izay ilaina any an-dakilasy any, ho an'ireo ankizy kely. Dia ny fifangaroan'ny pensily hazo maroloko, ny penina ary ny boky sy ny fitsipika.

Toerana iray afaka ialana voly ary mahafinaritra ny maso, ahitana renirano lehibe goavana dia goavana izay tarafin'ny masoandro ahitana rahona miloko manga sy fotsy.

Olona maromaro no mifamezivezy eny an-dalana eny. Tsy latsa-danja amin'izany ireo fiara raitra dia raitra izay miantsona eny amin'ny sisin-dàlana miloko volondavenona ; manodidina azy ireo dia ahitana trano avo dia avo amin'ny loko sy endrika isan-karazany.

Lehilahy lehibe iray maneho endrika faly. Fotsy ny volony ary manao palitao miloko volontany malefaka izay misy haingo-kaingony. Manao lobaka fotsy ary fehy tenda miloko mainty. Manao samboady miloko maitso fotsy mena, izay lokon'ny sainam-pirenena malagasy.

Maro ny vehivavy no mankafy firavaka toy ny peratra sy ny kavina volafotsy. Haingoin'ny vatosoa miloko mena izany, ary kanto dia kanto erỳ !

Trano iray avo dia avo ary somary kely ny sakany. Misy rihana miisa efatra izy ary miloko volondavenona, fotsy ary volontany. Kanto dia kanto tokoa ny endriny.

Tanora vehivavy maromaro maneho endrika faly eny an-dalana eny, voahodidina zava-maitso ary dia tena feno zavona ny lalana misy azy ireo.

Toerana iray izay misy fasana iray lehibe miendrika hafakely, miloko fotsy, mena, maitso, manga ary maity misy soratra sy kisarisary toy ny Madagasikara sy ny sainam-pirenena eo aminy.

zava-maniry nohamainina ny tsaramaso ka lasa voamaina, miendrika boribory lavalava izy ary miloko mavo, maro dia maro ny vokatra azo aminy.

Ny firavaka dia mahasarika olona maro indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafy manokana ny firavaka volamena. Mandravaka izany ireo kivatovato izay miloko manga, fotsy ary maintso sy mainty

Fiara fitanterana sy fiaran'olon-tsotra ary indrindra indrindra ny akabetsahany dia kodiaran-droa hita mitan-dahatra eny an-dalana, izay mahatonga ny fitohanana eny amin'izany lalana izany.

ny kavedia fitavana iray intina ampitana vavao an-tsoratra mivoaka isan''andro izy ary hahitana ireo lohan-teny mba hovao isankarazany nanamasika ny tontolo andro

Maro ireo olona no tia firavaka, indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafy manokana ny kavina, izay manana endrika hafakely toy ny: lolo; ravahan'ny vatosoa mangirana sy manjelatra.

Tovolahy iray, variana dia variana miambina ireto kodiaran-droa voizina amin'ny tongotra. Izany dia anisany fitaovam-pitanterana iray mahazaka entana maromaro.

Kojakojam-behivavy anaty tavoahangy kely misarona sy efajoro vita amin'ny taratasy matevina miloko mavokely, mainty, fotsy ary mavo, ahitana soratra sy kisarisary maneho ny asany sy ny mampiavaka azy, natao indrindra izy io mba hikarakarana ny volo.

Vehivavy iray mianjaika ary jejo dia jejo tokoa . Manao ambonina akanjo sy kiraro mitovy loko izy, izay miloko fotsy . Manao zipo miloko manga antitra, ary mivingitra poketra kely miloko mainty .

Marim-pahamantarana orinasa iray, miloko fotsy, manga ary mainty. Ahitana kisarisary sy soratra lehibe eo aminy, toy ny zana-tsipika goavana sy sarisarin'olona.

Fiangonana lehibe iray miloko fotsy sy manga. Miavaka raha hoharina amin'ireo sasany izy satria tsy misy tilikambo. Manaingo azy ny zava-maniry manodidina azy toy ny ravinala.

Kojakojam-behivavy anaty tavoahangy kely lavalava, amin'ny loko sy halehibeny samihafa. Izany dia atao ambonin'ny talantalana harantiranty amidy anaty fivarotan-dehibe.

Karazan-tsakafo maromaro azo avy amin'ny akora fototra voafantina toy ny ovy, ny ronono ary ny varim-bazaha voatoto, natao ambony lovia bakoly manana endrika boribory miloko fotsy izy ireo ary mafilotra dia mafilotra tokoa.

Ny biby dia zavamananaina hita anaty natiora sy mipetraka ambony zavamaniry toy ny zava-maitso ; ny tanalahy izany, izay manana tongotra efatra sy rambony, ary miloko maitso ranoray ny vatany.

Toerana iray hita eny amorontsiraka eny. Misy trano maromaro mitovy endrika miloko volontany, natao mba hitoeran'ireo mpivahiny sy mpizahantany maro ary voaravaka zava-maniry miloko maitso.

Marim-pamantarana toerana iray ny boribory mandrakitra azy dia miloko manga, eo afovoany dia hahitana tsipika sy haingohaingo ary sora-baventy izay miloko mainty.

Fianakaviana kely iray mipetraka sy mangataka eny an- tsisin-dàlana eny. Ahitana zaza roa sy ramatoa iray ; eo anilan'izy ireo dia ahitana entan-kely.

Eny amin'ny arabe eny dia ahitana fitaovam-pitaterana maromaro mifamezivezy, anisan'izany ireo fiara fitateram-bahoaka izay mahazaka olona amam-polony ; ao ihany koa ireo fiara raitra dia raitra izay miloko mainty. Tsy latsa-danja amin'izany ny kodiaran-droa.

Ny famaky dia zava-maranitra, manana lelany vita amin'ny vy, misy hazo lavalava hitazomana azy, ary natao hikapana hazo mafy izy io.

Ny voankazo dia ahitana ireo singa isan-karazany, mahasalama ny olombelona. Ilaina ny fihinanana izany isan'andro. Ao ireo manana endrika toy ny boribory lehibe izay miloko maitso ny hodiny, ary raha tapahina mizara roa kosa izy dia ahitana nofony miloko mena.

Misy karazany maro tsy voatanisa ireo karazana boky izay natao ho fialamboly sy mampihiratra ny saina ary mampitombo fahalalana. Ao ny ahitana kisarisarina vehivavy izay miboridana.

Fitaovana maromaro manana endrika ho toy ny efajoro sy ny maro isan-karazany. Anaty toeram-pivarotana iray lehibe ; natao indrindra izy ireo mba hanamorana ny fiainana andavanandro indrindra indrindra ao amin'ny lakozia.

Fanamasinam-panambadiana mpivady vao ; izay misy lehilahy miakanjo volomboasary sy vehivavy mirako-boaly miloko fotsy. Anaty Fiangonana iray lehibe misy kijirojiro sy hazofijaliana.

toerana eraynatao hialana sasatra mahafinaritra erisy hatria dia voahodidina hazo lehibe izay niloko maitro nyrindrina ihany koa dia voakarakara ary voa isary mahafinaritra ny maso ny endrika ranomasiny sy torapaska ary hahitana seza ihany koa

Eny an-dalana eny dia ahitana fitaovam-pitaterana maromaro. Ao anatiny izany ny posy izay vatan-dehilahy no mitarika azy. Misy kodiaran-droa izy ary vita amin'ny hazo izay mahazaka entana mavesatra.

Fitaovam-pianarana miendrika efajoro amin'ny loko sy ny soratra isan-karazany mipetaka eo aminy. Arantiranty anaty tsena lehibe iray izy ireo ary misarika ny mason'ireo mpividy azy.

Marim-pahamantarana orinasa iray; miloko mainty sy fotsy; ahitana kisorasoratra lehibe manome endrika kanto azy.

Tsenam-barotra lehibe iray ahitana ireo kojakoja maro isan-karazany ilaina amin'ny fiainana andavanandro ao an-tokantrano ao. Samy manana ny endriny sy ny mampiavaka azy ary ny loko samy manana ny azy izy ireo.

Trano lehibe dia lehibe, tokoa misy rihana telo ; ny varavarankely dia vita amin'ny hazo ary mandravaka izany dia fitaratra maro.

Anisan'ny asatanana iray manana ny mampiavaka azy ny fanaovana poketra vita amin'ny rofia miloko mavo izy ary lehibe tokoa.

Asa tanana iray mampiavaka ny Malagasy ny fanamboarana vokatra toy ny haingon-trano vita amin'ny hazo. Toy ny sary sikotra sy ny arantiranty eny amin'ny rindrina.

Fitaovana elektrônika izay mandeha amin'ny herinaratra. Manana ny endriny mampiavaka azy ny tsirairay toy ny efajoro na lavalava miloko : mainty, manga, fotsy ary mena.

Vokatra iray anaty boaty misarona miendrika boribory miloko fotsy. Mipetaka aminy ny momba momba azy izay miloko mavo sy mainty ary ahitana kisarisarina voankazo ho famantarana azy.

Gazety iray mpivoaka isan'andro manana ny lokom-pamantarana miloko mena, mainty ary fotsy. Ahitana ireo lohatenim-baovao nanamarika ny tontolo andro isakiny sokajiny avy.

Vehivavy iray mirandrana ny volony ary nihosotra masonjoany miloko mavo entina mba hiarovana ny hoditra amin'ny herin'ny masoandro. Manao ambonin'akanjo miloko volomparasy izy ary zipo lava miloko mavo, manga ary mavokely sy mainty maneho endrika toy ny kisarisary.

Zava-maniry iray miendrika hafakely lava dia lava izy ary misy raviny iray fotsiny izay miloko maintso. Manodidina azy dia ahitana hazo lehibe dia lehibe tokoa.

Ny fiara fitaterana dia manana endriny karazany maro toy izany ireo fiara karetsaka izay somary iva ary miloko mavo mangirana sy mainty.

Toerana iray ahitana toeram-pampianarana hafa kely. Miendrika boribory lehibe izy ary manaraka izany ny tafony izay miloko volontany, fotsy, mavo ary mena. Ahitana varavarana lehibe izay voaaro amin'ny vỳ miloko mena.

Asa-tànana iray mampiavaka ny malagasy ny fanaovana peta-kofehy amin'ny lokony isan-karazany sy endriny samy hafa toy ny kisarisarin'olona.

Toerana iray natao hialana voly, isotrosotroana. Ahitana seza miendrika hafa kely vita amin'ny hazo. Manaingo ny toerana ireo asa tanana vita malagasy vita amin'ny rofia.

Trano fianarana lehibe iray misy riana, ny varavaran-kely dia maro dia maro ary voaravaka fitaratra, ny tafo dia miloko mena somary efa vasoka

Tanora maromaro, mifantoka amin'ny fampianarana, mipetraka ambony seza sy latabatra mitokana avy izy ireo.

Takela-by miisa roa, lehibe dia lehibe tokoa, miendrika efa-joro ary mipetaka amin'ny rindrina trano lehibe iray. Amin'ny loko sy endriny isan-karazany izy ireo ary maneho dokam-barotra.

Fitaovana iray manana endrika toy ny efajoro ary miloko fotsy. Natao mba ao an-tokantrano ao izany, indrindra indrindra any amin'ny toeram-pivoahana, mba hanomezana endrika maoderina izany.

Zavamaniry iray lehibe ny hazo, miloko maitso mavana izy ary goavana dia goavana, tsy inona izany fa veromanitra.

Anisany tsy misaraka ao an-tokantrano ao indrindra indrindra ao amin'ny lakozia ny sotro lehibe. Miendrika hafakely izy satria dia vita amin'ny hazo.

Ankizy maromaro, nipetraka ambon'ny seza sy tabilio ; maneho endrika faly ary manangana ny tanany ankavanana avy.

Eny amin'ny sisin-dalana eny dia ahitana mpivarotra voasary makirana. Izay miloko mavo sy maitso amin'ny endriny boribory. Mitambatambatra ary natao anaty sobika kely izy ireo mba ho mora ny fitondrana azy rehefa hivarotra azy.

Zavamananaina iray manana endrika hafakely toy ny ravinkazo maina ary manana tongotra efatra. Manify dia manify ny vatany ary eny amin'ny zava-maniry eny izy no mipetraka.

Toeram-pisakafoanana iray, voahaingo dia voahaingo tokoa, amin'ireto zavamaniry maitso mavana manodidina azy. Ao ihany koa ireo haingon-trano vita amin'ny asatanana malagasy. Tsy latsa-danja amin'izany ireo seza sy latabatra amin'ny endriny hafakely, miloko fotsy sy mavokely.

Fitaovam-pianarana ampiasaina rehefa mianatra amin'ny karazan'ny maro no mitandahatra ambon'ny talantalany, arantiranty anaty tsena lehibe miandry ireo pividy.

Karazana kojakoja, natao anaty tavoahangy misarona amin'ny endriny sy ny loko samy manana ny azy. Natao indrindra hikarakaràna ny endrika amam-bika ary varotana eny amin'ny mpivarotra mahazatra toy ny any anaty tsena lehibe.

Gazety iray mpivoaka izan'andro, ahitana ireo songadim-baovao sy ireo vaovao mpivoaka isan'andro. Erỳ ambany kosa dia ahitana dokam-barotra, tovovavy miakanjo mavo.

Ny firavaka dia haingo iray ankafizin'ireo olona. Vita amin'ny volafotsy izy ary misy ny rojo atao amin'ny tenda, misy kosa ny peratra atao amin'ny tanana.

Mari-pamantarana iray miloko volondavenona, mainty ary mavokely. Ahitana soratra lehibe izay mampiavaka azy ary kisarisary maka endrika toy ny vatana vehivavy.

Trano iray lehibe miloko fotsy sy mavokely. Arovan'ny tamboho iray avo dia avo, miloko fotsy, mainty ary volondavenina. Misy kisarisary manome endrika kanto azy ny tamboho.

Gazety iray mpivoaka isan'andro maneho lohateny lehibe sy ny andinindininy eo ambany mahakasika azy.

Toeram-pivarotana iray, tsara aingo tokoa satria dia hazo voakaly tsara no manaingo izato toerana, ravahan'ireto jiro izay mazava dia mazava tokoa eo an-toerana.

Tafiditra ao anatin'ireo karazana voasary ny voasarimakirana, arak'izay anarana izay dia marikivy izy miendrika boribory ary miloko maitso sy mavo.

Zava-maniry iray azo hoanin'ny olombelona sy ny biby ny Salady. Ny raviny dia maro dia maro amin'ny fotony iray ary miloko maintso.

Vokatra iray toy ny menaka : anaty tavoahangy kely misarona amin'ny loko fotsy, misy ny mombamomba azy nipetaka eo aminy izay ahitana soratra sy kisarisary amin'ny loko samihafa. Natao indrindra izy io mba hikarakarana ny volo.

Mpitandro ny filaminana maromaro manao fanamiana tsy mitovy fa samy manana ny azy. Ao ireo manao fotsy ranoray, ary ao kosa ireo miloko maitso sy mainty ary mena.

Kojakojam-behivavy, natao anaty tavoahangy kely manana endrika toy ny boribory lavalava, miloko mavokely, mena ary mainty. Ahitana soratsoratra izay mampiavaka azy eo aminy. Natao indrindra izy io mba handokoana ny molotra.

Fiara kodirana efatra maromaro, ary fitaovam-pitaterana an-kodiaran-droa no efa miantsona eny amin'ny sisin-dalana eny, miandry ireo tompony. Ao ireo miandry olona, ao ireo mijanona fotsiny.

Sakafo maromaro natao ho odi vavony toy ny voankazo sy tsakotsako isan-karazany no amidy ambonin'ny latabatra iray lehibe

karazana episy maromaro hita mitandahatra eny an-tsena; ao ny sakay izay anaty tavoahangy vita amin'ny vera boribory fohifohy , ao kosa ireo sakafo indostrialy izay ao anaty boaty kely misarona

Mari-pamantarana toerana iray miloko fotsy. Ahitana litera goavana dia goavana manome endrika izany izay miloko mainty sy manga.

Vata fampangatsiahana iray lehibe mandeha amin'ny herinaratra miendrika efajoro izy, ary miloko fotsy, mainty ary manga ; ny varavarany dia vita amin'ny fitaratra, ary ahitana talatalana maromaro izay voatsilona jiro ao anatiny.

Tanora maromaro, vehivavy misaron-tarehy. Somokotra dia somokotra erỳ miasa saina amin'izato kilalaon-tsaina, eo afovoan'izy ireo.

Fitaovana elektronika mandeha amin'ny herinaratra : miendrika toy ny lavalava ary vita amin'ny vy ; natao indrindra izy io mba hanamora ny fiainana an-davanandro sy hanenana ny asa be atao.

Voankazo sy legioma amin'ny karazany maro toy ny akondro, zavokà, ny voatavo no arantiranty ambony latabatra lehibe vita iray amin'ny vỳ, anaty tranombarotra lehibe iray mba isarika ny mason'ireo mpividy.

Vatan-dehilahy maromaro maneho endrika faly dia faly tokoa, mampitovy ambonin'akanjo izay miloko mavo, ao kosa anefa ireo miavaka izay manao ambonin'akanjo miloko mena.

Lehilahy iray maneho endrika faly. Miloko mainty ny volony, ary manao lobaka fotsy sy fehitenda miloko mena.

Vokatra maromaro miendrika toy ny biriky, vita amin'ny simenitra ary natao manokana ho amin'ny asa fanamboaran-trano. Maro dia maro izy ireo ary miloko volondavenona sy fotsy.

Toeram-pisakafoanana iray voahodidina rindrina miloko mena, mavo ary fotsy. Ny seza sy ny latabatra dia manana endrika hafakely vita amin'ny hazo sy vy. Ahitana elo lehibe miloko fotsy.

Fitaovana maromaro vita amin'ny vy matevina sy mafy, samy manana ny hangezany sy ny endrika mampiavaka azy ny tsirairay. Misy ny fitazomana azy izay vita amin'ny plastika ary miloko mena sy mainty. Natokana any amin'ny toeram-piasana mampiasa izany izy ireo.

Fitaovana maromaro vita amin'ny vy manana endrika toy ny fo sy boribory ary efajoro. Natao indrindra izy ireo mba ampiasaina amin'ny fanamboarana mofomamy.

Tovolahy maromaro maneho endrika faly dia faly tokoa, avy nilalao baolina kitra. Manao akanjo mavo ambony ambany izy ireo ; ny iray kosa dia manao akanjo miavaka, izay miloko manga ambony ambany.

Singa hita enỳ amin'ny loha ny volo izay manome endrika ny vehivavy ary mampivoaka ny antsara tarehiny. Afaka omena endrika samihafa izany toy ny randrana.

Fitaovana elektronika mandeha amin'ny herinaratra izay vita amin'ny plastika mafy dia mafy tokoa miloko mainty. Natao hampiasaina ao amin'ny lakozia ao an-tokatrano ao izy io ary manamora ny fiainana andavan'andro eo amin'ny fikarakaràna.

Marim-pamantarana iray miloko fotsy, mainty, mena ary maitso. Ahitana soratra lehibe eo afovoany, izay manome endrika azy sy hamantarana azy.

Takelaby iray eny amin'ny sisin-dalana eny, miendrika efa-joro izy ary ahitana soratra sy kisarisary toy ny trano manome endrika azy.

Lehilahy iray somokotra dia somokotra, manamboatra milina lehibe anaty efitranom-piasana natokana amin'izany. Manao akanjo miloko volondavenina ary volomboasary izy.

Karazan-tsakafo isan-karazany anaty lovia samihafa, ao ireo anaty lovia baolina miloko fotsy, mainty ary volondavenona, ao ireo mipetraka ambony hazo, izy rehetra ireo dia arantiranty ambony latabatra iray lehibe.

Ny tsangambato dia hatsangana mba hatsiarovana olona iray rehefa maty izy. Ahitana soratra izay misy ny momba momba azy eo aminy, ary lehibe dia lehibe tokoa izy io.

Akanjom-behivavy kanto dia kanto tokoa, manarona ny vatana manontolo hatrany an-kitrokely, miloko mavokely izy ary ahitana kisarisary miloko volondavenona.

Zava-mananaina iray manome endrika ny any anaty natiora ny biby toy ny vorona, izay manana elatra lehibe dia lehibe ahafahany manidina ary tongotra roa ahafahany mitsangana. Ny vavany dia matsoko ary lava sy maranitra. Miloko volomboasary, fotsy ary mainty izy.

Asa tanana iray mampiavaka ny malagasy ny fanamboarana haingo trano vita amin'ny taratasy. Nomena loko miavaka toy ny sainam-pirenenan'i Madagasikara izany dia ny maitso, fotsy, mena.

Tanora maromaro, mipetraka ambony seza sy dabilio, mianatra. Ary eo anoloan'izy ireo dia aitana penina amin'ny lokony samihafa.

Ny boky dia natao hialana voly ary ihany koa natao ampitombona ny fahalalana, izy ireo dia atao ambony talantalana mitandahatra milamina tsara miandry ireo izay liana hamaky azy.

Eny amin'ny sisindalana eny dia ahitana olona isankarazany mifanaretsaka. Toy izany ireo mpitandro ny filaminana izay manao akanjo ambony ambany famantarana azy miloko mainty.

Anisan'ny manome endrika ny tanàna ireo zava-maniry maro isankarazany amin'ny endriny hafakely. Misy ny hazo izay misampantsampana ary tsy misy ravina fa matsilotsilo miloko maitso.

Lehilahy iray maneho endrika faly, misalotra akanjo palitao maity sy lobaka fotsy eo anilany dia ahitana ranomboakazo anaty tavoahangy.

Zavamariny manana ny mampiavaka azy ny voankazo izay ahitana otrikaina maro isan-karazany. Ao ireo miendrika boribory izay miloko maitso ; ao ireo miloko mavo izay miendrika boribory.

Ny Malagasy dia nanamboatra akora voahodina iray ihany koa, antsoina hoe : paty gasy. Amidy eny an-tsena izy io, atao anaty harona plastika.

Tovovavy iray maneho endrika faly, jejo dia jejo tokoa izy, manao akanjo tohy tena miloko isan-karazany toy ny manga, ny maitso, ny fotsy ary ny volontany. Manao kiraro avo mangirana izy.

Tamboho lehibe iray eny an-tsisin-dalana eny, misy kisarisary manendrika azy izay miloko : mainty, maitso, fotsy ary mavo.

Fitaovam-pianarana maromaro amin'ny endriny, sy karazany, ary loko samihafa no mirantiranty ambony talantalana, anaty toeram-pivarotana iray lehibe, mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Zavamananaina iray manana endrika hafakely, ny biby izay manana tandroka miisa roa, miloko mainty. Ny vatany dia miloko fotsy sy volontany, ary manana tongotra miisa efatra izy, afaka andehanany.

Hita mandeha eny an-dalana eny ihany koa, fiara iray raitra dia raitra, tsy mataho-dalana, miloko fotsy sy mainty ; ny jiro mipetaka aminy dia miloko mena.

Fitaovana iray lehibe miendrika efa-joro ny vy manarona azy. Miloko volondavenina sy maitso. Natao indrindra izy io mba itrohana rano.

Gazety iray mpivoaka isan'andro ny Taratra amin'ny vidiny mirary izay dimanjato ariary, ahitana ireo lohatenim-baovao isan-karazany amin'ny lafiny samihafa.

Eny amin'ny sisin-dalana eny dia ahitana peta-drindrina maromaro, izay manana endrika toy ny efa-joro, misy soratra sy kisarisary samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Entina mba hanehoana dokam-barotra izy ireo.

Anisan'ny kojakoja mahaliana sy mahasarika tovovavy maro ny kavina sy ny rojo. Hanomezana endrika izany eny am-pivarotana eny dia asiana lamba mena.

Dobo filomanosana iray lehibe an-dàlam-panamboarana, voahodidina tamboho sy zava-maitso isan-karazany.

Ny voankazo dia ahitana ireo singa maro mahasalama ny olombelona. Ilaina araka izany ny fihinanana izany isan'andro; anisan'izany ny manana vatana lehibe izay manana endrika toy ny boribory miloko maitso, ary raha silahina izy dia ahitana nofony miloko mena azo hohanina.

fitaovana iray tsy misaraka amin'ny mpandrafitra ny fanintso. Misy karazana izy ireo, misy ny manana tahony manga antitra, misy ny manana tahoan'ny volom-bosary maranitra dia maranitra. Izy ireo ary afaka anampahana hazo sy ny karazan'ny maro samy hafa.

Tovolahy iray no mamikiviky eny an-tsisin'arabe eny, manao ambonin'akanjo mainty, pataloha miloko manga tanora sy manga antitra ary manao kapa.

Trano lehibe iray izay toeram-pivarotana hani-masaka, ahitana takela-by lehibe manana endrika efajoro mipetaka eo aminy izay ahitana soratra miloko mena, mainty izay entina mba ampiavaka azy.

Anisany firavaka ankafizin'ny ankamaroan'ireo olona ny rojo sy ny kavina. Izay miendrika toy ny Madagasikara ary miloko maitso fotsy ary mena, vita amin'ny volamena.

Tovolahy iray, manao satroka sy famantaranora. Somokotra dia somokotra mitazona izato pensilihazo. Manamboatra sarina tovovavy.

Ny volo dia singa hita eny amin'ny lohan'ny olombelona izay mampivoaka ny hatsaran-tarehiny. Mahazo tombony amin'izany ireo vehivavy izay manana volo miholankolana ary miloko mainty.

Vokatra iray miloko mavo, anaty tavoahangy lehibe niendrika boribory, misarona miloko mena; ahitana taratasy miraikitra eo aminy izay misy soratra sy kisarisary manamarika azy.

Ny firavaka dia mahasarika olona maro, indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafy manokana ny kavina. Manana endrika maro izy ireo ary vita amin'ny volamena.

Vokatra maromaro izay natao ho fanositra, anaty boaty boribory misarona, amin'ny endriny sy ny loko samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay toy ny volomboasary, ny mavo, ny mena, ny manga ary ny volomboasary sy ny maitso. Arantiranty ambony talantalana manao antanatohatra izy ireo anaty tsenam-barotra lehibe iray.

Zavamananaina manidina sy hita eny amin'ny rehetra eny ny lalitra : manana tongotra miisa enina izy ary miloko mainty sy mavo ny vatany, ny masony kosa dia mena dia mena.

Fitaovana anisan' ny ilaina ao an-tokatrano ao mba ahafahana misakafo ny vilia sy ny vera. Manana endrika kanto tokoa izy ireo satria dia miloko fotsy sy mavokely ahitana kisarisarina voninkazo.

Gazety iray mivoaka isanandro amin'ny vidiny arivo ariary, manana ny lokom-pamantarana miloko mena, mainty ary fotsy. Ahitana ireo lohatenim-baovao misongadina nandritra ny tontolo andro. Eo amin'ny sisiny ambanin'ny pejy dia ahitana dokam-barotra.

Anisan'ny manome haingo ny ao an-tokatrano ao ny talantalana sy ny seza ary ny latabatra vita amin'ny hazo. Miloko volontany ary ravahan'ireo zavamaniry miloko maitso anaty tavim-boninkazo vita amin'ny tanimanga.

Fitaovan-dakozia maromaro toy ny lovia baolina vita amin'ny vỳ sy ny plastika ary ireo sotrobe hazo, no mitandahatra anaty koveta lehibe manana endrika efajoro miloko maitso.

Toerana iray mahafinaritra ny maso. Ahitana renirano lehibe, eo amin' ny sisiny dia misy zava-maniry miloko maintso isankarazany. Ao ihany koa ireo kivatovato izay manome endrika ny tanàna.

Ny boky dia hitoeran'ireo asa soratra izay mampitombo ny fahalalàna sy ny fahaizana. Anisan'izany ireo entina ampianarana mahandro sakafo izay manana endrika efajoro sy misy lohateny lehibe mampiavaka azy ary kisarisary toy ny voankazo.

Ranom-boankazo vahiny misy sary fo anatina kaopy mavomavo, misy latasy mavomavo ihany koa ary sotro kely. Etsy ankilany dia misy mofo mamy izay ahitana voanjo eo amboniny.

Trano gasy miisa roa mbola manana ny maha izy azy satria dia mbola mijoro sy mbola mafy. Manana ny tafo mampiavaka azy izy ireo satria dia vita amin'ny tanimanga izany tafo izany.

Fitaovam-pianarana maro isan-karazany natokana ho an'ireo mpianatra any an-dakilasy no arantiranty ambon'ny talatalana anaty tsena lehibe iray.

Tovolahy iray lava ranjanana : manao solomaso, manao fehitenda toy ny akorandriaka, manao ambonin'akanjo volondavenona ary ivelany mena, manao pataloha mainty ary kiraro mainty.

Karazan-tsakafo voahodina toy ny kimofomofo isankarazany amin'ny endriny sy loko samy manana ny mampiavaka azy; natao anaty efa-joro plastika izay ambony latabatra lehibe arantiranty sy amidy eny an-tsena eny.

Mari-pamantarana iray miloko mavo, mena ary maitso. Ahitana soratra lehibe sy kisarisary miendrika toy ny sakafo eo aminy izay manaingo azy.

Legioma isankarazany amin'ny endriny sy loko samihafa, toy ny : volomboasary, ny maitso, ny volomparasy, ny mena, ary ny mavo... no arantiranty eny an-tsena eny mba hisarika ny mason' ireo mpividy.

Maro karazana ireo voankazo ahitana singa mahasalama ny vatan'ny olombelona ary tena ilaina tokoa ny fihinanana izany. Amin'ny endriny sy loko samy manana ny azy izy ireo toy ny mena, ny volomboasary, ny volomparasy ary ny maitso.

Ankizy maromaro no mitandahatra ary manao tsara joro, manao lokon'akanjo mitovy, izay fotsy sy mainty. Eo anilan'izy ireo dia ahitana vehivavy manao roby misy kisarisarim-boninkazo, ary mipetraka.

Anisany fitaovana iray fampitana vaovao ny gazety izay manana ny lokom-pamantarana miloko manga. Misy ireo lohatenim-baovao isan-karazany isaky ny sokajiny avy. Ahitana dokam-barotra koa eo amin'ny sisiny ambanin'ny pejy.

Ny randrana mandady dia manome endrika kanto sy mampivoaka ny hatsaran-tarehin'ny vehivavy, lava dia lava izy ary miloko mainty.

Kojakojam-behivavy maro isan-karazany amin'ny endrin'ny samihafa, natao anaty efajoro taratasy mateviny, natao indrindra izy io mba hikarakara ny endrika amam-bika.

Trano iray, goavana dia goavana misy rihana mihisa roa voahodidina tamboho iray lehibe miloko votsy. Manodidina izany dia ahitana zava-maniry miloko maintso sy mena.

Anisan'ny asa tanana mampiavaka ny Malagasy ny fanamboarana firavaka sy haingo vita amin'ny rofia sy kivatovato, toy ny rojo sy ny kavina.

Fitaoavana iray, manana lohany miisa telo ary maranitra miloko volon-davenona. Misy fitazomana izy, izay vita amin'ny plastika izay miloko manga sy mainty.

Gazety iray mivoaka isanandro, manana ny lokom-pahamantarana miloko maitso sy fotsy. Ahitana ireo lohatenim-baovao isaky ny sokajiny avy, nanamarika ny tontolo andro.

Karazana fitaovam-pianarana maro samihafa. Samy manana ny endriny sy ny lokon'ny mampiavaka azy ao ny miloko manga, mena, fotsy ary maitso harantiranty ambony talantalana manao an-tanan-tohatra anaty tranom-baoritra lehibe iray izy ireo.

Ny boky dia natao ho sakafon-tsaina, hampitomboana ny fahalalàna ; ary ihany koa, fialamboly ny famakiana azy. Miendrika efa-joro izy, ary amin'ny loko sy lohateny isan-karazany, izay ahitana kisarisary manamarika azy.

Manome endrika kanto ny natiora ireo karazam-biby toy ny gidro. Manana tongotra mihisa efatra izy ary ny rambony lava dia lava. Volony ihany koa izay miloko fotsy, mainty, volon-davenina ary mena.

Gazety mpivoaka isanandro, manana ny lokom-pamantarana miloko manga sy fotsy. Ahitana ireo lohatenim-baovao nisongadina nandritra ny tontolo andro. Eo amin'ny sisiny ambany kosa dia ahitana dokam-barotra.

Asa tanana mampiavaka ny Malagasy ny fanamboarana firavaka amin'ny rofia. Omena endrika hafakely, miendrika boribory ahitana ireo vakana isan-karazany izy.

Fitaovana elektrônika iray miendrika boribory lavalava, miloko fotsy ranoray ny vatany ary misy haingony kely miloko mainty.

Ny firavaka dia maro ireo olona no tia azy indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafy manokana ny rojo volamena, entina mba hanaingona ny tratrany.

Toeram-pisakafoanana iray miloko fotsy sy manga ny rindrina ravahan'ireo seza sy latabatra vita amin'ny hazo voarakotra lamba miloko mena sy manga ary fotsy.

Anisany asa tanana iray mampiavaka ny Malagasy ny fanamboarana haingo sy kojakoja maro isankarazany vita amin'ny hazo, ny rofia ary ireo ankorandriaka.

Eny amin'ny sisin-dalana eny dia ahitana toeram-pivarotana ihany koa mamelatra latabatra lehibe manao an-tanatohatra izy ireo ary manisy ny fitaovam-pianarana izay amidy eo amin'izany, tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny elo lehibe izay miaro azy.

Karazana fanampin-tsiron-tsakafo amin'ny loko isan-karazany toy ny : mena, ny volontany, ny volomboasary ary ny fotsy sy ny mavo no alahadahatra anaty harona plastika manana endrika efa-joro. Arantiranty eny an-tsena eny izy ireo mba hisarika ny mason'ireo mpividy mandalo.

Fitaovana iray ampiasaina any amin'ny toerana voatokana amin'izany toy ny orinasa ; ahitana ireo datin'andro mandritra ny taona amin'ny karazany samihafa izany ; miloko mainty, mavo ary mena.

Fiara roa raitra dia raitra no mandeha eny an'arabe eny. Miloko volondavenona sy mainty izy ireo.

Mari-pamantarana toerana iray, anaty efa-joro vita amin'ny vy matevina, mipetaka eo amin'ny rindrina trano lehibe miloko mavo. Izany dia misy soratsoratra sy kisarisary, izay miloko : fotsy, manga, mena, ary maitso.

Vokatra anaty tavoahangy sy boaty manana endrika boribory misarona : izay miloko mavo sy fotsy ahitana ny anarany sy ny mombamomba azy, misy soratra eo aminy natao indrindra izy io mba hikarakarana ny volo.

Fitaovana iray manamora ny fiainana andavanandro natokana indrindra handaminana ireo antontan-taratasy marobe. Miendrika efa-joro izy ary ahitana vy fametrahana ireo taratasy.

Sakafo be otrikaina ary mahasalama ny voankazo amin'ny loko sy endriny ary karazany samy hafa toy : ny akondro, mananasy, ny garana sy ny sisa.

Gazety iray mpivoaka isan'andro. Manana ny lokom-pahamantarana miloko : mena, mainty, ary fotsy. Ahitana ireo lohatenim-baovao lehibe, izay nanamarika ny tontolo andro, isakin'ny sokajiny avy. Eo amin'ny sisiny ambany dia ahitana dokambarotra.

Efitrano lehibe iray izay miloko fotsy mangatsakatsaka ary madio ny rindrina. Entina mba natao fampirantiana ireo asa tanana miavaka, ao aminy.

Sary maro isan-karazany no haranty anaty trano fampirantiana iray miloko fotsy ny rindrina ary mampivoaka azy ireo. Natokana indrindra ho tsidihan'ireo liana amin'izany.

Boky mitovy miisa enina amin'ny lokony fotsifotsy misy haingokaingony sy soratra miloko manga, mena ary fotsy. Entina hamantarana izany dia misy soratra : boky eo amin'ny sisiny.

Manome endrika ny atintrano iray, indrindra ny trano fandraisam-bahiny ny seza sy ny karipetra ao anatiny. Ny seza dia lehibe dia lehibe tokoa ary ny karipetra dia ahitana kisarisary toy ny aloalo.

Ny fihinanana voankazo karazany telo isan'andro dia mahasalama. Toy izany ny mananasy, ny papay, ny voatango. Afaka tetehina araka izay tiana ny fihinanana azy.

Anisan'ny gazety mpivoaka isan'andro ny « Taratra » ny lokom-pamantarana izany gazety izany dia ny mena sy fotsy. Ahitana ireo lohatenim-baovao isankarazany.

Kojakojam-behivavy izay manana endrika toy ny penina miloko mainty, mavokely, fotsy, volomparasy ary volontany. Nakambana natao anaty efa-joro vita amin'ny taratasy matevina izy ireo ary misy ny soratra izay entina ampiavahana azy.

Singa iray manome endrika kanto ny tovavy ny volony. Misy izy ireny no miolankolana miloko mainty ary misy haingom-bolo miendrika voninkazo miloko mavo sy manga.

Kojakojam-behivavy anaty tavoahangy misarona; miloko fotsy, volom-parasy, mavokely ary ny loko isankarazany; no arantiranty ambonin'ny talantalana anaty tsena lehibe iray.

Takela-by iray eny an-tsisin-dalana eny. Lehibe dia lehibe tokoa ary miendrika efajoro. Maneho tovovavy iray mitsiky dia mitsiky manao dokam-barotra.

Tovovavy iray misalotra akanjo maitso tanora ary manao saron-doha miloko manga. Mitsiky dia mitsiky ary mipetraka manao kapa miloko mainty.

Trano lehibe iray miloko fotsy. Mandravaka izany ireo varavarankely sy varavarambe misy fitaratra ary kivatovato miloko. Manoloana azy dia misy tafondro ary ahitana sainam-pirenena malagasy miloko maitso, fotsy, mena miisa roa.

Gazety iray mpivoaka isan'andro, manana ny lokom-pamantarana izay manga, fotsy ary mainty. Ahitana ireo lohatenim-baovao nanamarika ny tontolo andro. ..

Tanora maromaro anaty efitrano fianarana, misy ny mijoro ary misy ireo mitsangana ; ahitana solaitra mainty lehibe iray manoloana izy ireo.

Anisany mahafinaritra ny maso sy kanto dia kanto tokoa ny masoandro mody, izay manopy mavo sy volomboasary ; ahitana renirano lehibe voahodidina hazo maniry tarafiny izany.

Singa iray mampivoaka ny hatsaran-tarehin'ny vehivavy ny volo. Nomena endrika hafakely toy ny randrana mandady izany ary miloko mainty.

Mifanaretsaka ny olona eny an-dàlambe eny, tsy diso anjara amin'izany ihany koa ireo kodiaran-droa, ny fiara kodiaran'efatra dia mifantsona eny an-tsisin-dàlana eny.

Ny boky dia itoeran'ireo asa soratran'ny olona miavaka sy andrarezina amin'izany, entina mba hampitondra fahalalana sy fahaizana ary ihany koa natao ho fialamboly ny famakiana azy. Ahitana lohateny lehibe sy kisarisary mampiavaka ny tsirairay.

Zavamaniry manana ny mampiavaka azy ary afaka atao sakafo, mitondra voka-tsoa ho amin'ny vatana, miloko maitso ranoray izy ary miendrika toy ny borobory.

Ny gazety dia fitaovana iray izay fampitana vaovao isanandro an-tsoratra. Manana pejy maromaro izy izay ahitana lohateny lehibe nanamrika ny tontolo andro isaky ny sokajiny avy.

Zavamaniry hita eo amin'ny tany lemaka sady mando. Hafakely ny endriny satria miendrika toy ny lavalava ny raviny ary mitapelaka miloko maitso sy mavo izay miendrika toy ny kitsipitsipika.

Biby ratsy dia ratsy tsy misy volo, miloko fotsy ary tsy misy mavo. Ny masony tena tsy hita mihitsy ary ny orony sy ny vavany somary miloko mena. Manana rantsana dimy ary tongotra efatra.

Sainam-pirenena iray miloko volomboasary, fotsy ary maitso, izay mitsivalana manao an-tanan-tohatra. Eo afovoany dia misy boribory miloko manga antitra izay manome endrika azy.

Ny biby dia anisan'ny zavamananaina manome endrika ny natiora, ao ireo voloina ary miloko mainty sy fotsy, somary lavalava boribory ny vavany.

Maro ireo olona no mankafy firavaka, indrindra indrindra ny vehivavy, izay voasarika kokoa any amin'ny lafin'ny peratra izay vita amin'ny volamena ary voaravaka amin'ny kivatovato miloko mainty sy fotsy.

Biby iray mipetraka ambony zavamaitso, manana elatra miloko volontany. Ny vatany dia miloko mainty sy mavo ary ny tongony dia lava dia lava miloko mavo izay miisa anankienina.

Fitaovana elektronika vita amin'ny vy ary misy taditadiny matevina miloko mainty. Natao mba hampiasaina any amin'ny tobim-pahasalamana ary ireo dokotera ihany no afaka mampiasa azy.

Trano gasy maromaro any ambanivohitra any. Ahitana rihana iray avokoa fa ny iray kosa rihana telo. Ery ambony dia ahitana fasana iray mitokana. Misy ihany koa ny hazo lehibe izay manasaraka ny trano sy ny fasana.

Vokatra Malagasy natao anaty baoritra miendrika efajoro arantiranty ambonin'ny talantalana eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe eny.

Trano tsy misy rihana. Miloko mavo sy mena ary fotsy. Voahodidina zaridaina miloko maitso mavana. Ahitana ireo karazam-boninkazo isankarazany.

Anisan'ny taovolo ankafizin'ny ankamaroan'ireo vehivavy ny randrana izay mandady eo amin'ny lohany. Singa iray hita eo amin'ny vatan'olombelona izany izay mampivoaka ny hatsaran-tarehy.

Ny volo dia mampivoaka ny atsaran-tarehin'ny vehivavy. Manana endrika hafa kely izy satria dia norandranina mandady ary miloko volom-parasy sy mavo.

Sainam-pirenena iray miloko mainty, mena ary maitso izay mitandahatra mijoro. Ahitana kisarisary miloko fotsy miendrika boribory eo afovoany manome endrika azy.

Zava-manan'aina manana endrika hafakely ny biby toy ny tanalahy; manana tongotra miisa efatra ahafahany mandeha izy ary miadam-pandeha tokoa. Miloko maitso, mavo, ary volomboasary ny vatany manontolo.

Ranomanitra isan-karazany izay manome fofona tsara ny vatana, natao anaty tavoahangy kely amin'ny endriny maro, izay loko tsy mitovy.

Toerana iray mahafinaritra natao hialana voly satria dia voadidina ranomasina manga. Ao anatin' izany dia hahitana trano maro isankarazany.

Tovolahy iray anaty toerana misy kivatovato lehibe sy zavamaniry miloko maitso, manao satroka miloko maitso amboninan'akanjo miloko manga ary pataloha miloko manga izy.

Samy manana ny karazana volony avy ireo tovovavy, ao ireo manana volo miolan-kolana izay manome endrika tovovavy maro samihafa mihitsy.

Tovovavy iray mpilatro misalotra akanjo kanto dia kanto tokoa. Miloko manga io akanjo io ary ahitana voaly miloko manga misy kisarisary.

Ny boky dia natao hampisokatra ny saina, indrindra ihany koa fialamboly ny famakiana azy, miendrika efajoro izy, miloko fotsy, mavo, mainty ary ahitana lohateny lehibe sy kisarisary.

Vokatra maromaro, ilaina indrindra ao an-tokantrano ao. Amin'ny lokony sy endriny ary halebehany isankarazany. Mirantiranty ambony talatalana anaty tsena lehibe izy ireo.

Hani-masaka isan-karazany toy ny atody voaendy sy voankazo toy ny zavoka no mipetraka ambonin'ny lovia bakoly miloko fotsy.

Fitaovana maromaro toy ny hazo sy sobika napetraka manoloana vavahady lehibe miloko maitso, raha ny fantatra dia entina mba ivarotana izy ireo.

Tovolahy iray somokotra manamboatra lavarangana. Manao akanjobà miloko mena, pataloha miloko mainty, ary kapa miloko volomboasary.

Ny gazety dia entina ampitana vaovao izay nisongadina nandritran'ny tontolo andro. Ahitana ireo lohatenim-baovao isan-karazany isaky ny sokajiny avy. Manana ny lokom-pamatarana miloko mena, mainty ary ny fotsy izy.

Kojakoja maro isankarazany amin'ny endrika sy loko samihafa no arantiranty eny an-arabe eny mba hisarika ny mason'ireo mpandalo sy mpividy.

Mari-pamantarana iray miloko fotsy sy mainty izay ahitana litera lehibe miisa efatra eo afovoany. Entina mba hanehoana ny mampiavaka ny toerana iray.

Mofomamy amin'ny endriny samihafa toy ny boribory sy lavalava miendrika efajoro, izy ireo dia ambony lovia miloko fotsy.

Toerana iray kanto dia kanto ary mahafinaritra ny maso tokoa ny mijery azy. Ravahan'izato ravinkazo miloko maitso mavana.

Trano iray izay miloko isan-karazany toy ny mavo, ny volontany, ny mena, ny mainty ary ny fotsy izay mitandahatra, mitsangatsangana ary mitsipitsipika. Ahitana ny mari-pamantarana azy mipetaka eo aminy izay misy soratra lehibe entina hanavahana azy.

Voankazo iray boribory, miloko mena midorehitra sy mainty. Raha zaraina roa izy, dia ahitana voany miloko mainty ary nofony miloko mena.

Ny famakiana boky dia ahafantarana zavatra maro isan-karazany tsy takatry ny saina. Miendrika efa-joro izy ary ahitana soratra sy kisarisary amin'ny loko isan-karazany.

Tao-trano ngeza dia ngeza tokoa, misy riana efatra, miranty amin'ny loko maro maro. Amorona arabe, andalovan'ireo fiara fitaterana sy fiara kodia maro maro manome endrika ny tanàna izato izy, satria dia amin'ny loko samy hafa.

Mari-pamantarana iray miloko fotsy sy mainty, ahitana kisarisary mampiavaka azy eo afovoany toy ny tsipika sy ny efajoro amin'ny endriny hafakely.

Takelaka iray mampiseho mari-pamantarana toerana iray, natao izy io mba ho eo ambon'ny varavarambe miditra eo amin'ilay toerana, ahitana ny karazan-javatra atao ao anatin'izany toerana izany.

Karazana vokatra samihafa anaty efajoro vita amin'ny taratasy matevina sy ny tavoahangy arantiranty ambonin'ny talantalana amin'ny loko sy karazany samihafa anaty tsena lehibe iray mba amidy.

Toerana iray mahasarika maso ary mampilamin-tsaina ny mijery azy. Ahitana torapasika sy ranomasina manopy manga izay kanto dia kanto tokoa. Manodidina azy ireo dia ahitana zavamaniry miloko maitso toy ny hazo sy ny ravinala.

Kojakojam-behivavy isan-karazany izay namboarina tamin'ny asatanana malagasy. Samy manana ny endriny sy ny mampiavaka azy izy ireo ary ny akora fototra dia ny hoditra, ny rofia ary ireo vakana.

Mari-pamantarana iray : miloko fotsy, manga ary mavo, ahitana sora-baventy eo afovoany ary kisarisary miendrika trano.

Zavamananaina iray manana endrika hafa kely ary niavaka ny biby. Izay manana hoditra marokoroko sy elatra miisa roa ary miloko mena, fotsy, mainty ary mavo.

Asa tanana maromaro aranty anaty toerana natokana ho amin'izany izay miloko fotsy manjopiaka ny rindrina. Miendrika kisarisary izy ireo ary mahasarika ny mpitsidika.

Anisan'ny zava-mananaina iray manana ny mampiavaka azy, raha eo amin'ny tanjaka sy ny endrika, ny voromahery. Miloko fotsy sy mainty ny volony, ary manana elatra lehibe dia lehibe tokoa izy. Matsoko ny vavany, ary miloko mavo.

Ny voankazo dia zavamaniry manana ny mampiavaka azy, toy izany ny akondro izay ahitana babony lehibe misy voany maromaro miloko maitso, ny raviny kosa dia goavana dia goavana.

Gazety iray mpivoaka isan'andro manana ny lokom-pamantarana miloko fotsy, mena ary mainty. Ahitana ireo songadim-baovao mpivoaka isan'andro.

Efitrano lehibe iray izay voaravaka amin'ireo asa tanana maro miantokantona eo amin'ny rindrina toy ny sary. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny voninkazo miloko maitso mavana. Manana endrika toy ny lavalava izay anaty tavim-boninkazo miloko mainty.

Toerana iray mahasarika mpizahatany maro, ahitana rano mikoriana ary vato lehibe dia lehibe manodidina rano miangona somary manopy maitso.

Ambonina akanjo iray miavaka tokoa satria manana endriny kanto, miloko fotsy ary misy kisarisary manaingo azy izay miloko mainty.

Fitaovana elektrônika maromaro, manana endrika toy ny efajoro ary miloko volon-davenona sy mainty. Natao mba hanaingona ny ao an-tokantrano ao izy ireo sy hialàna voly ihany koa.

Olona maromaro mifanaretsaka eny an-dalambe ahitana fiara ary kodiaran-droa mifamezivezy izato olona ary somokotra ery samy mitondra izato entany avy

Vatan-dehilahy maromaro izay manao fanamiana manokana, miloko midorehitra toy ny maitso sy ny volomboasary. Somokotra dia somokotra tokoa izy ireo eo an-dalam-panamboarana trano lehibe.

Vokatra iray anaty tavoangy misy sarona miloko mavo mangirana, mainty, maintso ary fotsy sy mena. Natao indrindra izy io mba hikarakarana sy anasana ny volo. Hita anaty tsena lehibe iray ny misy azy.

Karazana hani-masaka toy ny vary sy ny hena no atao anaty sobika kely iray, miaraka ao anatin'izany ny sotro ihinanana azy.

Ny boky dia nosoratana mba hampita fahalalàna sy fahaizana ary hampisokatra ny saina. Misy ny natokana ho an'ireo ankizy izay ahitana kisarisary mandravaka azy mba hisarika ny masony.

Ny biby dia zava-mananaina, miaina any anaty natiora. Misy ireo manana endrika hafa kely izay misy tandroka roa ary voloina dia voloina indrindra indrindra ao amin'ny hatoka izay misy volo lava ary manana tongotra efatra, miloko fotsy sy mainty.

Anisan'ny manome endrika ao an-tokantrano ao, indrindra ny efitrano fandraisam-bahiny ny : seza sy latabatra. Amin'ny endriny maro izy ireo ary loko isan-karazany.

Fitaovam-pitaterana maromaro no hita mifamezivezy eny an-dalana eny toy ny fiara raitra dia raitra izay miloko mainty sy volondavenona. Tsy latsa-danja amin'izany ireo kodiarandroa izay miantsona eo amin'ny sisin-dalana.

Vehivavy iray jejo dia jejo tokoa. Manao ambonina akanjo mainty, pataloha rovidrovitra miloko manga ary kiraro miloko mavo. Mivimbina poaketra miloko fotsy.

Zavamananaina hita any anaty natiora ny valala, izay miloko hafa kely satria dia mavokely ranoray ny vatany, tsy dia fahita firy izy.

Mari-pamantarana orinasa iray miloko fotsy, mavokely ary mainty. Eo afovoany dia ahitana soratra sy litera manome endrika azy.

Fitaovana iray anisany ilaina hiarovana amin' ny fidaniky ny masoandro ny elo. Misy isan-karazany izy ireo amin' ny endriny samihafa. Afaka atao fotsy ranoray ny tapelany ary afaka asiana haingo-kaingony toy ny voam-bary.

Lehilahy telo somokotra dia somokotra mandoko sy manamboatra tamboho iray lehibe amin'ny loko volondavenona sy fotsy.

Ny ankizy vavikely ihany koa dia afaka atao jejojejo. Ampanaovina raoby miloko maitso izay misy kisarisarim-boninkazo. Eo ihany koa ny kiraro izay miloko mena.

Fiara maromaro no mifanaretsaka enỳ an'arabe enỳ ao ireo fiaran'olon-tokana izay miloko volondavenina sy manga antitra. Ao ireo fiara fitaterana miloko mavo sy manga.

Trano iray avo dia avo tokoa ! ahitana rihana maromaro, ireo varavarankely dia voaravaka fitaratra manome endrika ny trano.

Zava-manan'aina iray manana endriny hafakely ny lolo izay manana elatra lehibe dia lehibe tokoa miloko mena, mavo ary mainty sy fotsy. Misy kisarisary toy ny boribory sy tsipika eo aminy manome endrika azy

Zava-maniry maitso mavana, mitapelaka somary kely ny raviny ary ny tahony dia miloko volontany izay matsilotsilo.

Eny amin'ny arabe eny dia hita mifamezivezy ireo fitaovam-pitanterana toy ny fiara izay raitra dia raitra tokoa sady tsy mataho-dalana miloko volondavenona, fotsy ary mainty. Tsy latsa-danja amin'izany koa anefa ny kodiaran-droa izay miloko manga.

Tranobe iray miloko fotsy ny rindrina, ny tafo kosa dia miloko mena, voahodidina tamboho miaro azy ary vavahady lehibe miloko mainty. Eny amin'ny sisin-tamboho eny dia ahitana zavamaitso maniry.

Sakafo manta maromaro misy karazany avy, amidy eny an-dalana eny. Tsy misy latabatra, fa tonga dia gony sy goelaka no itoeran'izy ireo.

Olona maromaro mandeha eny an-dalana eny, jejo dia jejo tokoa izy ireo amin'ireto akanjo tsara didy amin'ny loko sy endrika isan-karazany : toy ny mavokely, ny manga, ny volomparasy, ny mavo, sy ny sisa ...

Ny biby dia misy karazany maro, ao ireo manana endrika hafakely toy ny mitapelaka miendrika boribory ny vatany, misy tongony miisa enina ary miloko maitso ranoray.

Vokatra maro sy karazany samihafa no mitandahatra ambony sahafa tsihy ; ao ireo anaty tavoahangy, misy ny anatina boaty kely misarona.

Fitaovana iray vita amin'ny vy mafy dia mafy sy matevina, manana endriny hafakely toy ny boribory ary misy tahony lavalava izy, ampiasaina anaty milina lehibe.

Asatanana iray miavaka dia miavaka tokoa izay nomena endrika ho toy ny vehivavy, vita amin'ny vy mafy dia mafy izany, izay miloko sy misy kisarisary amin'ny endriny samihafa, natao ho haingona zaridaina izany.

Anisan'ny manaingo ny eny an-tonkotany eny iany koa ireo zava-maniry manana endrika hafakely. Maro dia maro ny tahon'ny iray ary manana raviny lava dia lava izy.

Mari-pamantarana toeram-pivarotana iray miloko mainty mavo ary volondavenona. Lehibe dia lehibe tokoa izy ireo izay mipetaka amin'ny rindrina ary tazan'ny olona mandalo. Ahitana soratra izay manamarika ny toerana.

Biby iray miaina anaty rano any ny tondro, amin'ny endriny hafakely izy izay miloko fotsy, manga, volomboasary, mainty ary volontany ; maranidranitra ny vatany.

Ny firavaka dia anisan'ny hankafizin'ny ankamaron'ireo olona. Indrindra indrindra ny vehivavy izay mankafy manokana ny peratra vita amin'ny vakana miloko mena ary volontany.

Fiara-pitaterana roa miloko mavo sy maintso antitra ; hita amin'ny fanaretsaka eny an-dalambe eny, ery an'ny sisin'ny miantsona kosa ahitana fiara roa, ahitana ihany koa kodiaran-droa sy dabapako.

Karazana zava-pisotro maromaro haranty eny an-tsena maro dia maro ary amin'ny endriny isan-karazany amin'ny loko isan-karazany ao ny mainty, ao ny volomboasary, ao ny maitsomaitso.

Vehivavy iray mitohy tena jejo dia jejo tokoa. Manao akanjo lava misarona vatana hatreny an-kitrokely miloko volomparasy, ahitana haingokaingony miloko mavo mangirana.

Zavamaniry maitso mavana maniry manaraka ny tamboho. Izy ireo dia mandady ary manome endrika ny tambo vita amin'ny vato.

Olona mifanaretsaka eny an-dalambe eny, izay ahitana mpivarotra akanjo miantokantona eo amin'ny sisiny, maro dia maro izy ireo, ao ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe.

Ny malagasy dia nanana ny tao trano nampiavaka azy ; vita amin'ny biriky izay voalalotra tanimanga ary miloko maitso ; misy rihana iray ary voaravaka hazo ny lavarangany.

Toerana iray mahafinaritra dia mahafinaritra ahitana ranobe mikoriana, manodidina azy dia misy karazana zavamaitso maniry amin'ny endriny isankarazany.

Ny sainam-pirenena no manambara fa, mahaleo-tena ny firenena iray. Ao ireo miloko mena sy mavo, izay ahitana kisarisary toy ny : efa-joro, boribory, ary telozoro izay manome endrika azy.

Fitaovana elekitironika iray natao indrindra ao an-tokantrano ao, miloko fotsy sy mainty. Ny asany dia hampitombo ny rivotra ao anaty efitrano anankiray.

Milina lehibe izay miloko manga, mainty, ary mena. Vita amin'ny vỳ mafy dia mafy ary ampiasaina any amin'ny toeram-piasana natokana amin'izany.

Toeram-pisakafoanana iray, mamelatra solaitra mainty lehibe eo ivelany, izay ahitana ireo karazan-tsakafo ao aminy. Misy ny marim-pamantarana azy eo ivelany, izay miloko fotsy, volomboasary, mena, mainty, ary volontany, izay misy soratra lehibe.

Toerana iray, ahitana labatra sy seza voahaingo amin'ny lamba, amin'ny loko maro isankarazany toy ny : fotsy, mena, ary ny manga.

Fitaovana elektrônika maromaro amin'ny endriny sy ny loko samy manana ny azy. Natao mba ampiasaina sy hanamorana ny fiainana andavanandro ao an-tokatrano ao izy ireo fa kosa jifaina any amin'ny toeram-pivarotana lehibe.

Lehilahy somokotra dia somokotra, mitsangana eo amin'ny milina iray lehibe miloko sy fotsy. Miasa izy ary manao vy very ny ainy.

Olona maromaro, manao fitafy natokana manokana ho an'ireo mpiasa izay misy aroloha, akanjo midorehitra miloko maitso, mainty ary volomboasary. Ny kiraro koa dia avo ary manarina kitrokely.

Gazety iray mpivoaka isan'andro amin'ny vidiny mirary izay dimanjato ariary monja, manana ny lokom-pamantarana miloko manga tanora sy fotsy ahitana ireo lohatenim-baovao isan-karazany isaky ny sokajiny avy.

Ny boky dia natao hampitombo ny fahalalàna ary indrindra ihany koa natao hialana voly ny famakiana azy. Miendrika efajoro izy, ahitana lohateny lehibe sy kisarisarin'olona mitampom-bava.

Fitaovana maro amin'ny endriny samihafa, sy ny loko isankarazany ; vita amin'ny vy matevina, ary mafy dia mafy. Natokana indrindra izy ireo mba ampiasaina anaty toeram-piasana voatokana amin'izany.

Ny sainam-pirenena dia marika fa mahaleo tena ny firenena iray eo amin'izao tontolo izao, ao ny manana izany izay amin'ny endriny miavaka ary miloko mavo ranoray.

Lehilahy iray tsy dia misy volo intsony, misalotra palitao mainty, lobaka fotsy ary fehitenda misy teboteboka. Mihorirana ilay lehilahy ary hita fa tena matotra tokoa izy ary hentitra.

Anisan'ny voankazo be otrikaina tokoa raha ny voasary. Angonona maromaro izy ireo ary atao anaty garaba izay fitoerany mora ametrahana azy.

Zava-maniry iray, mitapelaka ny raviny ary miisa fito, miloko maitso mavana izy ary maniry eny amin'ny sisina rindrina eny.

Zava-mananaina iray mampiavaka an'i Madagasikara ary tsy misy raha tsy eto an-toerana ny biby, toy ny manana maso lehibe dia lehibe tokoa ary boribory. Voloina izy ary miloko volotany.

Voankazo iray tsy misy mandavan-taona fa amin'ny vanim-potoana iray ihany, miendrika boribory miloko mena izy ary marokoroko ny hodiny ; mamy dia mamy rehefa mihinana azy.

Anisa'ny fitaovana iray tsy misaraka ao an-dakozia ny sotro be. Amin'ny endriny maro samihafa izy ireo ary vita amin'ny hazo.

Atitrano lehibe iray kanto dia kanto tokoa, voaloko volomboasary marevaka ary mahasarika ny maso ny rindrina. Ny varavarankely dia vita amin'ny fitaratra ary voaaro amin'ny vy miloko mainty.

Firavaka anisany ankafizin'ny ankamaroan'ireo tovovavy ny fehy tanana sy ny famantaran'ora ; voahaingo amin'ny vatosoa mangirana manome endrika kanto azy izy ireo.

Toeram-pivarotana hani-masaka iray manaitra ny maso satria dia miloko mavokely ny haingony. Ireo sakafo dia ambony latabatra anaty vata fitaratra.

Ny gazety taratra dia manana ny lokom-pamantarana miloko mena sy fotsy. Ahitana ireo lohatenim-baovao isaky ny sokajiny avy : eo amin'ny lafin'ny pôlitika, ny toe-karena ary ny fandriam-pahalemana.

Vokatra toy ny savony izay miloko votsy ary nomena endrika toy ny boribory. Ahitàna ny mombamomba azy sy ny anarany, ary ireo kisarisary mandravaka azy mipetaka eo aminy.

Vehivavy iray kanto ary mianjaika dia mianjaika tokoa, manao akanjo lava hatreny an-kitrokely izy izay miloko manga sy mainty, misy famantaranora ihany koa manaingo ny tanany izay miloko mavo mangirana.

Ny boky dia itoeran'ireo asasoratra miavaka izay notsongaina manokana ary nosoratan'ireo olona manam-pahaizana sy andrarezina amin'izany. Natao mba ampitana fahalalana sy fahaizana ary ihany koa ho fampianarana izy.

Tovovay iray manao ambonin'akanjo miloko mavo sy mena izay miendrika kisarisary sy pataloha mainty ary mirandrana no somokitra manamboatra haingon-trano.

Marim-pamantarana iray miloko fotsy, mainty, manga ary maitso, ahitana soratra lehibe eo afovoany izay mampiavaka ny toerana iray milaza hoe <<Haintso>>, ahitana kisarisary ihany koa manaingo azy.

Kojakoja maro isan-karazany fikojakojana ny endrika amam-bika amin'ny loko sy endrika samihafa no arantiranty ambony latabatra eny an-tsena eny mba hisarika ny mason'ireo mpividy.

Vokatra iray anaty tavoahangy kely misarona miloko mainty. Miraikitra eo aminy ny taratasy momba izany izay miloko fotsy, maitso, mena ary ahitana kisarisary sy soratra manazava azy.

Fitavaom-pitaterana iray lehibe dia lehibe tokoa, ary manana kodiarana maromaro. Mahazaka entana goavana sy mavesatra izy. Miloko fotsy, mavo izay misy kisarisary mandravaka azy eo aminy; entina mba anehoana dokam-barotra.

Tanàna lehibe iray ahitana trano maromaro ; izay samy manana ny endriny sy ny lokony mampiavaka azy ; ny hitovian'izy ireo dia samy tafo fanitso avokoa. Voahodidina zava-maitso maniry toy ny hazo.

Toeram-pisakafoanana iray, ahitana seza sy latabatra kanto dia kanto. Voahaingon'ireto satroka gasy maromaro mihantokantona manome endrika kanto ny toerana.

Toerana lehibe iray ngazana ary ahitana bozaka maina maniry eny amin'ny lalana eny, manome endrika azy anefa ny lanitra izay manopy manga sy maitso.

Fitaovana ampiasaina eny an-jaridaina ary ihany koa eny an-tanimboly eny. Izay manana lelan'ny maranitra vita amin'ny vy ary mafy dia mafy tokoa. Manana endrika toy ny efajoro ary ao ihany koa ireo lavalava. Misy hazo lehibe izay afaka hitazomana azy.

Olona maromaro toy ny kilonga, ny tanora ary ny olon-dehibe no hita mifanaretsaka sy milalao ; manainga ny tanany ankavia na ankavanana avy.

Zavamananaina manana ny mampiavaka azy, any anaty natiora feno zavamaitso maniry ny biby izay manana endrika hafa kely : boribory izy ary misy masony, ny vatany dia matsilotsilo ary miloko fotsy sy volontany.

Fitaovana iray manana endrika toy ny borobory izay misy kilaodaoka ary misy tahony afaka hitazomana azy, manamora ny fiainana andavanandro eo amin'ny fikarakarana sakafo.

Ny boky dia nosoratan'ireo mpanoratra andrarezina amin'izany. Amin'ny endriny efajoro izy ary samy manana ny lohateny lehibe mampiavaka azy.

Vata fampangatsiahana iray, mirehatra, misy tavoahangy iray misarona mena midaboka manaraka iny rindram-by ao anatiny iny. Lehibe dia lehibe tokoa izy ary misy rihana roa samihafa.

Misy ny gazety no natokana manokana ho an'ny ireo vehivavy izay manana ny lokom -pamantarana miloko mavokely manga ary maitso. Misy ireo lohatenim- baovao mahasoa izay fikarakarana ny vatana .

Lehilahy lehibe iray maneho endrika mirana manao palitao mainty, lobaka fotsy ary fehitenda mainty, misalotra samboady miloko fotsy, mena ary maitso izay tsy inona fa ny sainam-pirenena malagasy.

Firavaka iray, hankafizin'ny ankamaroan'ireo olona ny peratra vita amin'ny volamena. Natao indrindra izy io mba hanaingoina ny tanana.

tovolahy telo maneho endrika faly dia faly satria nandresy mitazona loka, manao ambonina akanjo mavo avy izy ireo ary misy litera mampiavaka azy.

Karazana zavamaniry maitso mavana anaty natiora amin'ny endriny samihafa. Misy ireo ravinkazo miendrika lehibe ary mitapelaka. Misy ireo kely izay somary lavalava.

Mari-pamantarana iray miloko fotsy, manga, mavo ary mainty. Misy soratra ary manamarika izany ny zana-tsipika iray miloko mavo.

Ny Malagasy dia miavaka eo amin'ny sehatry ny asa tanana ; mahavita manome endrika kanto ny hazo izay atao sary sokitra izy ireo ; ao ihany koa anefa ny fanaovana poketra vita amin'ny tsihy.

Ny volo dia singa hita eny amin'ny loha mampivoaka ny hakantony olona ; mahazo tombony amin'izany ireo vehivavy izay manana volo lava miloko mena ka mandrandrana izany toy ny miolakolana.

Ny boky dia natao hampihiratra ny saina hampitombonan' ny fahalalana ary ho fialamboly ny famakiana azy. Miendrika efa-joro izy ary ahitana lohateny sy kisarisary miloko mainty, mena ary fotsy.

Sainam-pirenena iray miloko maitso, fotsy, mavo, mainty ary mena, izay mitsivalana manao antanan-tohatra ary eo amin'ny sisiny ankavia ampovoany dia ahitana telozoro izay manome endrika azy.

Boky iray miloko manga, misy kisoratsoratra miloko fotsy sy mainty ary kisarisarin-jazavavy iray mipetraka ambonina fitendry solosaina mainty.